Kakele kiilinga yimwe mbyoka aanafaalama haya vulu okukwandjangela nayo ngaashi iimeno oyaya vulu woo okukala noohi onga iitekulwanamwenyo yawo tayitekulilwa okukalandithwa monakuyiwa yi imonemo oshimaliwa shoku ikwatha .

Namibia okuli yimwe yomilongo mbyoka ya yambekwa nonzo dhopaushitwe ngashi iinamwenyo niimeno. Ongolo oyo yimwe yominamwenyo mbyoka hayi vulu oku nana aatalelipo.

Oohi odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo yaanafaalama, mbyoka hayi pula esiloshimpwiyu lya kwata miiti, dhi keelelwe komikithi noshowo koombahiteli, ndhoka hadhi vulu okudhi dhipaga, nokushunitha eteyo pevi.

Oohi odhi li dhimwe dhomiitekulwanamwenyo yaanafaalama mbyoka hayi pumbwa esiloshimpwiyu lya kwata miiti, yi keelelwe koombahiteli, nosho wo kiilyani. Oohi ohadhi eta po oshimaliwa uuna dha landithwa, dho ohadhi vulu wo okuliwa.

Shampa owala wa a dha omunafaalama e shi shoka eendela oha sile oshimpwiyu ofaalama ye notayi kala tayi monika nawa, kutya nee oompa hapu tekulilwa oohi, oompa hapu kunwa nenge oompa puna iikuku yoondjuhwa.

Aanafaalama ohaa tala komikalo nokiimeno oyindji mbyoka hayi vulu okukutha po ondjala, ano taye yi kunu momwaalu ogundji. Omboga yopashinanena oyo yimwe yomiimeno mbyoka ya pumbiwa noyi na oovitamine.

Aanafalama ohaya kwandjangele nokukuna iinima ya yooloka mbyoka uunene hayi longithwa monkalamwenyo yesiku kehe. Otatu popi iitowalekitho ngaashi omatama ngoka haga vulu oku kala gena ondilo komalandithilo.

Ngele owa adha aanafaalama taya longo iilonga yawo oto fuuka. Okuna omikalo odhindji dhoku tekela iimeno ngaashi okulongitha omayemele . Ashike mongashingeyi aanafaalama ohaya longitha ominino dhomeya ndhoka hadhi taandele miimpungu nokututika pomakota giimeno nenge pevi ndyoka lyiimeno opo ya kunwa.

Aanafalama ohaya tekula iinamwenyo oyindji onga iitekulwanamwenyo yawo ngaashi, iikombo, oongombe noondjuhwa. Ondjuhwa ohayi vulu okweeta po omayi noshowo tayi longithwa onga onyama.

Aanafalama ihaya tala owala kiimeno nosho wo kiimuna, ashike ohaya tala wo kii kwamawawa mbyoka hayi vulu oku kokekelwa muu kuko moka hayi valele omayi nosho wo tadhi ka kuthwa mo dhi ka dhipagwe mudho muze onyama.

Kakele kiilonga yimwe mbyoka aanafalama haa vulu oku ninga, elongekidho lyevi mokukuna iimeno oyo onkatu yasimana ngele tashiya muunafaalama. Omashina nenge omambakumbaku oha geya née taga tatula oluma noku yelekanitha evi yiilongekidhile okukuna iimeno.

Aanafalama oyo yena oshimpwiyu shokusila oshimpwiyu iitekulwa namwenyo yawo yomomeya ngaashi oohi dhoka hadhi pumbwa esilo shimpwiyu netekulo lyakwata miiti ngaashi okupewa iikulya mbyoka hayi dhi kokeke.

Oohi odhili dhimwe dhomitekulwa namwenyo ya nafalama nodhili hadhi kalekwa noku kokekelwa moondama ndhoka hadhi vulu oku fulwa kaantu yoyene etaya tulamo oothayila oondudhe dhono hadhi keelele omeya kaga pwinemo nziya. Konima oohi ndhika ohadhi netwa mo opo dhi landithwe muze oshimaliwa nosho tuu.

Opo omunafaalama akale netekulo lyoohi tali ende nawa, okuna okwiiyutha komilandu, ngaashi okudhi keelela komitkithi, noshowo koombahiteli ndhono tadhi vulu okudhipaga oohi, nokushunitha eteyo pevi. Ohaya vulu wo okulongitha uundama.

Oohi odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo yaanafalama ndhoka hadhi pumbwa esilo shimpwiyu lya kwata miiti opo dhi keelelwe komikithi nokoombahiteli ndhoka hadhi vulu oku dhi dhipaga. Konima oohi ndhika dha koka ohadhi netwa mo pamukalo goku etapo iikulya niiyemo uuna tadhi ka landithwa.

Iilongo oyindji yomu Afrika ngaashi Tanzania ,Namibia, oshowo South Africa oyayambela oozo dhopaushitwe oombwanawa iimeno niinamwenyo. Oonduli odhodhimwe dhomiinamwenyo mbwoka hayinana aatalelipo

Aanafaalama ihaya tala owala kiimeno noshowo kiimuna, ashike ohaya tala wo kiikwamawawa ngaashi oondjuhwa, onga iitekulwanamwenyo yawo, mbyoka hayi vulu okufaalamwa mehala enene tadhi valele mo omayi nosho wo dhi ka landithwe mu ze oshimaliwa.

Namibia okwa yambekwa niinamwenyo oyindji mbyoka yili oonzo dhopawushitwe, ngaashi oosino, uumenye, oonduli nosho tuu. Mbyoka tayi adhika moshikunino shiinamwenyo moNamibia tashi ithwanwa Etosha.

Osha tseyika nawa lela kutya aanafalama ihaya kwandjangele wala noshilonga shimwe yeshi lambapo, ihe ohaya tala kiinima ya yooloka ngashi, oku tekula iikwamawawa ngashi oondjuhwa osho wo oohi. Iinima mbika ohayi vulu oku etapo oshimaliwa uuna ya landithwa.

Uuna wa hala okutekula oohi nokukateya eteyo lya gwana nawa owu na okukwashilipaleka etidhopo lyoombahiteli noshowo omikithi mokusila oohi ndhika oshimpwiyu. Oohi odho oonzo dhiikulya noshowo oshimaliwa.

Aanafaalama oha ya kwandjangele niinima ya yooloka, ngaaahi oku tekula iinamwenyo nosho woo oku kuna iimeno. Olwishi olo lumwe lomiikulya mbyoka ha yi liwa shinene moshilongo Namibia. Nomukalo nguka konima lwakukuta oha lu tewa nembakumbaku opo ku maniwe mbala.

Kakele komikalo dhimwe ndhoka aanafaalama taya vulu oku longitha ya tekela iikunomwa yawo ngaashi okutekela nomayemele . Ohaya vulu woo okulongitha ominino dhomeya ndhoka hadhi taandele miimpingu noku tutika pomakota giimeno

Iilongo yaAfrika oyili ya yambekwa noonzo dhopaunshitwe moka mwa kwatelwa iimeno, iinamwenyo nayilwe wo. Oondjamba odhili dhimwe dhomoonzo dhopaunshitwe dhiinamwenyo muAfrika, mbyoka hayi adhika miikunino ya gamenwa naataleli po ohaye ya oku dhi tala. Ohamu kala wo aaniilonga.

Monamibia omu na oshikunino shiinamwenyo ya yooloka ngaashi oondjamba. Oondjamba oha dhi vulu oku kwatwa kuuwehame nota dhi vulu oku sa owala konima dha gandja omwenyo kuunimona wadho. Opo nee uunimona wadho wu hupe oha wu tekulwa nomahini gontumba.

Aanafalama ihaya tala owala kiimeno onga iilonga yawo ashike oha kwandjangele wo noongombe dhoka hadhi longithwa onga omukalo omahini noshowo onyama ndjono hayi vulu wo oku liwa noku landithwa.

Aanafalama ohaya dhiladhila muule, no iha yii pyakidhile niilonga iidhigu. Momapya omanene, go omale, aanafaalama ohaya longitha ominino dhomeya, ndhoka dha taandela miimpungu, noku tutika kehe mpoka puna iimeno.

Muuyuni mbuka wongaashi ngeyi muna oombepo dho kufudha tadhi nyangwa nyangwa nomvula ihayi dhengewe omata pevi ngaashi monale otaku kunkililwa aakwashigwana ya tsike omiti olundji ngashi tashi vulika opo iinima mbika iyali yi galuke.

Moshilongo Namibia oha mu ya aatalelipo, ta yeya oku konenena, oonzo dha yooloka dho paushitwe osho wo, iikunino mbyoka iinene yanafaalama yi na ekwatathano neshito.

Oondjuhwa odho dhimwe dhi li dhomiitekulwa namwenyo yaanafaalama ha dhi pumbwa wo nadho esiloshimpwiyu ewanawa. Ohadhi pewa iikulya, omeya noovitamine ndhoka ha dhi vulu oku adhika komahala giipangelo yi na sha niinamwenyo.

Konima aanafaalama ya kokeka iimuna yawo, iimeno yawo nakehe shoka haya kwandjangele nasho ohaya vulu woo otyapula iiyimati yiilonga yawo ngaashi oshithima, onyama noshowo omboga.

Uunafaalama moNamibia ihawu tala ashike kiinamwenyo, ashike ohawu kwandjangele neetepo lyiikulya niikunwa ngaashi omiti dhomandjembele ndhoka hadhi longwa oshampayina ndjoka hayi matulwa noku nuwa miituthi.

Namibia okuli shimwe shomiilongo mbyoka yayambekwa noonzo dhopawushitwe mpaka naampeyaka. Oshikunino shiinamwenyo moNamibia sha tseyika nawa Etosha oshili she edhilila iinamwenyo yomaludhi ga yooloka ngaashi oondjamba, oonkoshi nosho tuu. Naatalelipo ohaye ya meni nokuyi tala, taya futu.

Aanafalama iha yakunu owala iimeno yawo noshowo okutekula iinamwenyo yawo nelalakano lyokiilandithapo, ahawe, nguka ogo wo omukalo gokuetapo iikulya mbyoka tayipalutha omalutu gaantu.

Oohi odhili dhimwe dhomitekulwa namwenyo yaanafalama mbyoka hayi eta po oshimaliwa mokudhi landitha niikulya. Ohadhi pumbwa esilo shimpwiyu lyakwata miiti opo dhi kelelwe komikithi nokombahiteli.

Iilongo oyindji yomenenevi Africa, oya kondekwa kondjala. Onkene oya eta po omikalo dhi li dha yooloka okukokeka iimeno. Omukalo nguka gokukokeka iimeno mondunda ya gamenwa, tayi kotokelwa kaantu yontumba. Ohayi kokeke iikunwomwa ya yooloka, mbyoka hayi vulu oku ka eta po iikulya tayi palutha antu koombinga noombinga.

Namibia oshili shimwe shomiilongo mbyoka yili muAfrika, shina omithigululwakalo dha yooloka naantu yiipa ya yoolokathana. Aawambo oyo yamwe yoomakwashigwana yomoNamibia mboka haya zala omuzalo gwawo gwi ikalekelwa nohaya kala yena iituthi ngaashi olufuko.

Aanafalama ihayi ikankamekele owala komukalo gumwe gokweeta po iikulya. Ashike ohaya tala wo komikalo dhopashinane nodho pawunongononi, ngaashi okukuna iimeno mondunda tayi konenenwa kaantu yontumba.

Namibia oshilongo tashi adhika mu Afrika shoka sha yambekelwa oonzo dho pawushitwe dha yooloka ngaashi iimeno nosho woo Kafute kanegaga atseyika nawa onga onkoshi. Oyo yimwe yo miinamwenyo mbyoka hayaadhika mo.

Aanafaalama oyeli haya kala noohi onga yimwe yomiitekulwa namwenyo yawo. Takulongithwa oondoloma dhoka hadhi udhwa omeya. Oohi ohadhi pumbwa esiloshipwiyu lyakwata miiti opo kadhi sepo momukaze oshimaliwa nosho wo iikulya.

Oku kokeka iimeno nosho wo iikudja moo ndunda dha gamenwa tadhi koto kelwa kaantu yontumba, ogo wo omukalo gumwe goku eta po iikudja aanafaalama haya vulu oku longitha, itayi ikole lele owala komu kalo gumwe ngoka gwo pondje.

Konima nee Oohi dha koka nodha thika ponkatu yontumba ndyoka ya halika kaatekuli yadho, aantu yo pomudhingoloko oha yeya nee noonete noku netamo Oohi dhoka ye kedhi landithe nenge yi iyetele iikulya.

Aanafaalama ihaya kwandjangele owala niimuna nosho wo niimeno, ashike ohaya tala wo kiitekulwanamwenyo ngaashi oohi dhokahadhi etapo iimaliwa mokulandithwa nodhili wo iikulya.

Ngaashi naana sha tseyika nawa kutya iilongo oyindji ya Africa oya yambekelwa oonzo dhopaunshitwe ngaashi iimeno nosho wo iinamwenyo, aatalelipo ohayeya tayazi kilongo niilongo, taya futu oshimaliwa shontumba, nokuya momahala ngoka yi italele kuyo yene.

Aanafaalama ihaya tala ashike komukalo gumwe oku eta po iikulya, ihe ohaya longitha omikalo dho pashinanena nondho paunongononi oku eta po iikulya ngaashi, oku longitha oondunda dhoka hadhi kala tadhi konenenwa kaantu yontumba ya tale emeno kt iimeno.

Konima nee aanafaalama naatekuli yooho yasila nawa oohi dhawo oshipwiyu noku dhi keelela komikithi oshowo koombahiteli ohaya kutha esiku lyeteyo moka tayedhi netemo nonete nenge ooshongo noku kedhi lyapo nenge oku kedhi landitha yi imonenemo oshimaliwa.

Oondjuhwa odhi li dhimwe dhomiikwamawawa mbyoka hayi kwandjangelwa nayo kaanafaalama momukalo go ku e ta po omayi osho wo onyama. Oondjuhwa ohadhi vulu wo oku landithwa po dhi e te po iiyemo.

Aanafaalama ihaya kwadjangele owala netekulo lyiinamwenyo, ashike ohaya tala wo komikalo dha yooloka dhoku eta po iikulya. Iikwamboga ngaashi oomboga dhopashinanena odho dhimwe dhili dhomiikulya mbyoka tayi vulu oku kokekwa momwaalu omunene moku eta po iikulya nosho wo oshimaliwa oshoka otadhi vulu oku landithwa.

Kombinga yonooli yoshilongo Namibia ota ku adhika omikunda dhili naanaa pomahala ogendji ngoka ga kwatela mo omadhiya haga kala nomeya niinima wo yimwe hayi vulu okukala mo hayi liwa ngaashi omavo, oohi nosho tuu.

Oohi odhili dhimwe dhomiitekulwanamwenyo yaanafaalama ndhoka hadhi pumbwa esiloshimpwiyu lya kwata miiti, okukeelelwa komikithi noshowo oombahiteli ndhoka hadhi vulu okudhi dhipaga. Oohi ohadhi eta po oshimaliwa mokudhi landitha nohadhi pewa woo iikulya opo dhi koke nawa.

Aanafaalama ihaa tala owala koku kuna iimeno noshowoo okutekula iimuna, ashike oohakala woo niitekulwanamwenyo ngaashi oohi, ndhoka hadhi pumbwa esiloshimpwiyu lyakwata miiti. Okukala netekulo lyoohi ta li ende nawa, owuna oku dhi pa iikulya mbyoka yapumbiwa opo dhikoke nawa tadhi endelele, noshowoo okudhi keelela koombahiteli nokomikithi.

Aanafaalama ihaya kwandjangele owala netekulo lyiinamwenyo noshowo ekuno nekokeko lyiimeno mbyoka omafo omazizi ashike ohaya kwandjangele wo nomikalo dhilwe oku etapo iikulya momikalo odhindji. Ngaashi uuhilili mboka wa talikako iikulya yina oovitamine noshowo uundjolowele wulwe.

Kakele woo komambakumbaku gomoofaalama ngoka haga kuthamo omwiidhi niigwanga momapya naangoka woo haga pulula, opuna woo ndyoka hali yamo lya humbata embamba lyoombuto dha yooloka tali kunu opo dhi vule dhi koke mo mukaze eteyo ewanawa konima yesiloshimpwiyu lya kwata miiti.

Okutekula oohi ogo omukalo gopashinanena oku etapo iikulya momudhingoloko gwiikalekelwa tagu patululwa. Ootenga oonene ohadhi udhwa omeya okutekula uuhi owundji uushona sigo wathiki ponkatu yontumba ndjoka ya halika. Okufaalama huka oha ku longitha ominino nuudhingi dhontumba oku kaleka omeya gayela. Oha mu kala wo omalamba ga minikila oohi opo dhiinyenge nawa nuupu.

Kakele ketekulo nesiloshimpwiyu lyiimeno, aanafalama ohaya kwandjangele wo no ku kuna iimeno momikalo dhayooloka ngaashi pondje nosho wo meni lyosaala yothayila ndjoka onene yo onde hayi dhindi omutenya ngoka guna okuthika kiimeno.

Kakele ketekulo lyiinamwenyo aanafalama ohaya tala wo kekokeko nekuno lyiimeno yimwe mbyoka hayi vulu oku eta eteyo olindji. Uundombo owo wumwe womiimeno mbyoka hayi vulu oku eta eteyo ewanawa tayi vulu okukalandithwa momuze oshimaliwa nenge yi etepo iikulya.

Aanafaalama ihaya kwandjangele owala nekuno lyiimeno nekokeko lyiimeno oshowoo lyiinamwenyo ngaashi oongombe, ashike ohaya tala wo koohi onga yimwe yomiitekulwanamwenyo yawo. Ehala moka hamu tekulilwa oohi ohamu pumbwa esiloshimpwiyu nelongekidho lyakwata miiti , moka taya vulu okulongitha iiti , etaya tulamo othayila opo omeya gaatikemo gakale gakwatelwamo nawa. Ehala ndika ohali pumbwa okukeelekwa koombahiteli

Kakele koku kuna iimeno nosho wo oku kotokela iinamwenyo ngaashi oongombe niikombo, aanafaalama ohaya kala nOohi onga yimwe yomiitekulwa namwenyo yawo mbyoka hayi pumbwa esiloshimpwiyu lya kwata miiti opo dhi kelelwe komithi noshowo koombakiteli dhoka tadhi vulu oku dhi dhipaga. Oohi omukalo goku etapo iikulya, nosho wo tadhi vulu dhi landithwe muze oshimaliwa shoku ikwatha moompumbwe dhontumba.

Aanafaalama ihaya tala owala komukalo gokuna iimeno pondje opo yiiyetelepo iikulya, ashike ohaya longitha nomukalo gothayila onde , onene yopashinanena. Ohayi dhindi oonte dhetango ndhoka dhina okuthika kiimeno nomomukalo nguno ohaya vulu okumona eteyo lyagwanena.

Oondjuhwa dhomalwaala omandjimbi, omatiligane noshowo omayokahi, otadhi nyanga pomwiidhi omuzizi omule guna oongala oontokele. Mbika oyo yimwe yomiitekulwanamwenyo yomoofalama mboka hayi pumbwa esiloshimpwiyu, nohayi gandja omauwanawa ngaashi onyama nomayi.

Embakumbaku otali hingwa mepya enene, tali pulula muule opo lyi longikidhile evi okukunwa. Omanashilonga gumwe ota hingi omanga mukwao a kuutumba kombanga yoshiyalaka shembakumbaku opo lyi vule okufundula mo iigwangwa oshowo iimeno iikulu mevi. Shika ohashi ningwa nelalakano lyokunkondopeka ongushu yevi.

Kakele kekuno netonatelo lyiimeno noshowo iinamwenyo ngaashi iikombo onga iilonga yaanafalama. Ohaya vulu wo okutekula oohi onga yimwe yomiitekulwa namwenyo yawo, hashi ningwa tashi vulu ku longithwe nande oombaali dhoka hadhi tulwa omeya taku vulu ku tulwe nande okanete kombanda ka keelele iilikama noombakiteli dhoka hadhi vulu okudhipaga oohi. Oshoka ohadhi pumbwa esiloshimpwiyu lya kwata miiti.

Aanafalama yamwe ohaya iyadha ye li momahala ge li moondundu. Onkene ohaya vulu okutunga omagumbo gawo gongushu ge na nomahala gokuvulukilwa nogokwiinyanyudha pe na nuundama wokumbwinda noshowo okangwena. Momukalo nguno aantu otaa vulu okuya koofalama ye ye okwiiyutha nawa nokutalela po. Naanafaalama otaya vulu okumona iimaliwa momukalo nguka, oshoka aantu otaya talele po omahala gawo gopaumwene.

Kakele kekoke nekuno lyiimeno, aanafaalama ohaya kwandjangele wo noohi onga iitekulwanamwenyo yawo, mbyoka hayi tekulilwa muundama wuna omeya meni. Oha pelwamo iikulya yontumba yokudhi kokeka. Mbika oyo yimwe yomiitekulwanamwenyo mbyoka hayi pumbwa esiloshimpwiyu lyakwata miiti , okudhi keelela komiti noshowo koombahiteli ndhoka tadhi vulu okweeta eso noshi shunithe eteyo pevi.

Oohi odhili wo dhimwe dhomiitekulwanamwenyo yaanafaalama mbyoka hayi tekulilwa muundama we ya po nevi, tamu vulu ku tulwa oothayila meni. Ohadhi pewa nduno okulya iikulya yontumba ya pumbiwa koohi, nosho wo esiloshimpwiyu lyakwata miiti, opo dhi keelelwe komikithi nosho wo koombahiteli ndhoka tadhi vulu okudhi dhipaga.

Omwaalu gotumba guundombo wokuliwa owa mena mehala enene lyaandjuka mepya ele kokegulu lyaa na nando oshikogo shimwe, omafo gawo ogahonga nuuyimati owundji wa mena kombanda yawo, tawu nika nawa notawu pi komutenya, eteyo enene ewaanawa li li metifa.

Aanafalama ihaya kwandjagele owala nokutekula iimuna, ashike ohaya kwandjagele woo nesilo shimpyiyu lyiimweno mbyoka uuna yakoko ngashi oshilya shomahangu hashivulu oku etapo oshikulya hashi ithanwa oshikwila, shoka hashimbakwa nokulogekidhwa nawa, guga omukalo goku etapo iikulya yanika nuuthigululwaka nokuli.

Aanafalama ihaya tala owala komukalo gumwe gokukuna iimeno ngaashi okukuna pondje, ashike ohaa longitha wo omukalo dhimwe ngaashi okukuna iimeno mothayila onene onde, ndjoka hayi dhindi omutenya ngoka guna okuthika kiimeno. Omukalo nguka eteyo otali gwedhwa noli kale momwaalu ogundji. Momukalo gokweeta po iikulya mbyoka tayi vulu wo okulandithwa mu ze oshimaliwa shontumba shokwiikwatha.

Uunafaalama nuuniimuna kawu shi ashike wokukwandjangela niinamwenyo nosho wo iimuna mbyoka yomokati kaantu, ashike aantu ohaya vulu oku ka longa niiyamakuti noku yi sila oshimpwiyu, opo kaayi se yo kaayi kane ko kombanda yevi thiluthilu.

Kakele kokutala owala komukalo gumwe gokukokeka nokukuna iimeno, aanafalama ohaya longitha wo omashina gopashinanena ngoka haga gandja ombepo noshowo uuyelele wafa omutenya kiimeno. Okuyi kokeka momukalo nguno ohagu etapo iikulya. Kakele owala kokutala komukalo ngoka gokukuna iimeno pondje.

Omapungu oga mena nawa geli kohi yegulu lyina iikogo ya zizimika nomafo omazizi ogoopaleka ehala shika ota shuulike kutya iikunomwa oyasilwa oshimpwiyu nawa nomvula otayi loko nawa, neteyo ewanawa olili metifa.

Omapya ngoka omanenene moofalama ihaga vulu okutekelwa kaantu ta yeende taa tekele kooshimwe nooshimwe ashike ohaya longitha omukalo gominino dhomeya dha taandela miimpungu tadhi tekele pomakota goshimeno ethimbo kehe opo shi kale sha talalelwa noshikoke tashi endelele.

Kakele kokutekula iimeno niimuna, aanafalama ohaya kwandjangele wo nokutekula oohi onga yimwe yomiitekulwanamwenyo yawo. Oohi ohadhi pumbwa esiloshimpwiyu lya kwata miiti opo dhi keelelwe koombakiteli nomikithi, dhoka tadhi vulu okweetitha eso nodhi shunithe pevi omwaalu gweteyo.

Kakele kiitekulwanamwenyo yimwe ngaashi oongombe noshowo iingulu aanafalama ohaya kwandjangele wo nokutekula oohi taye dhi tekulile muundama mboka wa tungwa nekuma moka ha muyi omeya nohaka silwa oshimpwiyu ku kwashilipalekwe kutya oga yela noge li kokule noombahiteli shi keelele oohi kaadhi se.

Mefuta omuna iinamwenyo yimwe hakutiwa oombwa dhomomeya. Oombwa dhino ohadhi adhika thimbo limwe dhazamo momeya dhili kooha mpono efuta lyatsakanena nevi. Iinamwenyo yimwe yomefuta ngaashi oohi ohadhi vulu okuliwa.

Aanafaalama ihaya kwandjangele owala netonatelo noshowo etekulo lyiinamwenyo ngaashi oongombe, oohi, iikombo nosho tuu, ashike ohaya tala wo kekuno lyiimeno ngaashi omapungu ngoka haga vulu okuhupa nomomvula itaayi loko naana nawa. Ohaga ete wo eewanawa ne nyanyukithi tali hokitha, tali vulu oku landithwa mute oshimaliwa nenge momukalo goku eta po iikulya.

Kalele koku longa niimeno osho wo oku koka, osho iimuna yimwe, aanafaalama oha ya tala wo ketekulo lyiikwamawawa mbyoka ha yi vulu oku tekulilwa muukuku owundji, ngele oodjuhwa odhili momwaalu ogundji. Mbika oyo iinamwenyo ha yi pula esiloshimpwiyu lya kwata miiti yo yi ke etepo uwanawa owundji ngaashi onyama nomayi.

Omikalo dhingi dhokutekela iimeno pwaana aantu, okulongitha ominino. Osha simana okukaleka iikunomwa ya hapuka nokukaleka eteyo ewanawa. Uuna tayi tekelwa nawa nokumona omeya gagwana, ohashi kwathele iimeno yikoke nendjangumuko, unene tuu pethimbo lyomvula itaayiloko nawa. Shika ohavulu wo okulongithwa momapya ngoka omanene, itaa gavulu okutekelwa kiimeno kooshimwe nooshimwe.

Omukulupe okwathikama pokandama kekuma koku tekulila oohi akwata ohi onene yoshiwambo nuukeka ndjoka opp ashike akutha momeya. Okandama haka oshitopolwa shuunafaalama hoka haka etapo iikulya.

Aanafalama ihaya tala owala ku nkene iimeno hayi kunwa nankene evi lina oku silwa oshimpwiyu, ashike ohaa tala wo kiitekulwa namwenyo ngaashi oondjuhwa mbyoka iikwamawawa yapumbwa esilo shimpwiyu lyakwata miiti muukuku tayi tulilwamo omeya noshowo iikulya, yikoke yi keetepo onyama noshowo omayi.

Omikalo dhingi oku tekela iimeno pwaahena aantu taku longithwa ominino osha simana oku kaleka iikunomwa ya hapuka, no pu kale eteyo ewanawa, unene tuu momapya ngoka omanene. Uuna nee ta yi tekelwa nokumona omeya ga gwana oha shi kwathele iimeno yi koke mendjangumuko uuna omvula itaa yi loko nawa.

Oshigunda shiikombo noonzi ota shi napa pehalandjandja enene lya mena omwiidhi kohi yegulu li na iikogo oyindji. Omulithi okwathikama imwenenena ta takamitha iimuna mbika. Omiti nenkolo oya dhingonoka epya tashi eta ehala lyombili kiimuna niilonga yaafalama yesiku kehe.

Kakele kiitekulwanamwenyo mbyono aanafaalama taya vulu okutekula, ohaya vulu wo okukwandjangela noohi ndhoka hadhi tekulilwa muundama womamanya mboka haya vulu oku wu eta po wowene taya tula mo omeya, nohayi pumbwa esiloshimpwiyu lya kwata miiti. Konima dha koka nawa nodha adha omuthika ngoka gwa halika, ohadhi kuthwa mo momeya nokugongelwa nelalakano lyokugandja iikulya nenge dhi ka landithwe.

Omambaali omanene gongonga omazizi ogu udha omeya meni lyosaala onene onde yopashinanena yokukokela iimeno. Oombaali nenge ootenga ndhika odha kwatakanithwa kominino omitookele ndhoka tadhi kwashilipaleke okweenda komeya. Otashi vulika tadhi longithwa okutekela oohi mehala li li meni tali kotokelwa nenge dhokutula omidhi dhuumeno.

Ontsa ondjimbi yomutse omutokele oya nambela komuti gwiitayi iikukutu, otayi konaakona noku tala momudhingoloko gofaalama yi tale iinamwenyo mbyoka tayi vulu okulya po unene tuu mbyoka hayi kala yi teela momudhingoloko gofaalama noku hanagula po iikunonwa.

Kakele iilonga yimwe mbyoka aanafaalama taya vulu okuninga onga iilonga yawo, ohaya tala wo kelongekidho lyevi mondjila. Ndjika oyo onkatu yotango noya simana mokukuna iimeno. Momukalo nguno iimeno otayi koko nawa yaa na iigwanga pomakota mbyoka tayi vulu okuyi dhipaga noku imba iimeno yi koke nawa.

Aanafaalama ihaya tala owala kekuno netonatelo lyekoko lyiimeno ashike ohaya tala woo kiinamwenyo ngaashi iingulu onga iitekulwa namwenyo yawo hayi kala muugunda tashi vulika yikale momwaalu ogundji nokuli mono hayi pelwamo iikulya nesiloshipwiyu lya kwata miiti nomalalakano goku etapo onyama onga iikulya nenge oku yi landitha mute oshimaliwa shi kalongithwe pontumba.

Kakele koku tekula iimuna, aanafaalama ohaya kwandjangele nesilo shimpwiyu netekulo lyiikwamawawa mbyoka hayi pumbwa oku tekulwa nuukeka, oku keelelwa komikithi noshowo kiilyani. Konima oondjuhwa ndhika ohadhi vulu oku eta po onyama noshowo omayi.

Aanafaalama ihaakwandjangele ashike nokutekula iimuna niitekulwa namwenyo yilwe. Ashike ohaatala woo kiimeno mbyoka hayeetapo iikulya ngaashi omatama. Ohaga kunwa nuukeka momikweyo muumpungu wuukilila tayitekelwa nominino dhomeya dheenda tadhitutike kehe pekota lyetama, opo gakoke tageendelele.

Ngaashi naana sha tseyika nawa kutya oohi odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo yaanafaalama mbyoka hayi pumbwa esiloshimpwiyu lya kwata miiti dhi keelelwe komikithi noshowo koombahiteli ndhoka hadhi vulu oku shunitha eteyo pevi . Ndjika ohayi ithanwa onkatu yeteyo moka oohi hadhi kuthwamo momeya nelalakano lyoku kedhi landitha mute oshimaliwa nenge liningepo iikulya

Kakele kiilonga yimwe mbyoka aanafaalama ye na ngaashi, okutekula iimuna, ohaa kunu wo iimeno . Okukuna iimeno ohaku pula elongekidho lyevi lya kwata miiti , opo mu ze iiyagaya, nosho wo iigwanga mbyoka tayi vulu okukutha iimeno mbyoka ya halika oonkondo, noyi shunithe eteyo pevi.

Kakele kekuno lyiimeno oshowoo metonatelo lyiimuna ngaashi oongombe niikombo, oohi odhili dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi pumbwa etekulo lyakwata miiti , opo dhikeelelwe komikithi, opo dhivule okweetapo onyama noshowoo omukalo goshimaliwa, oshoka otadhi vulu okulandithwa.

Oohi odhili dhimwe yomiitekulwa namwenyo mbyoka hayi silwa oshipyiwu, tayi pumbwa ekotokelo lya kwata miiti oku kelelwa koombaketeli noshoyo komikithi dhika tadhi vulu oku eta eso nosho shunithe omwaalu pevi. Uundama mboka hawu tekulilwa eeshi ohawi vulu woo oku tulwa onete kombanda mboka hawu kelele iiyagaya mbyoka tayi vulu okuya momeya.

Oofaalama ihadhi kala owala pamwe, ashike dhimwe otadhi vulu oku iyadha momahala ga hitilila gena noondundu niihwa nokuli noshowo omamanya. Oyena nee okusimaneka iiyamakuti nakehe tuu shoka taya adha mo nale momudhingoloko moka. Aantu yokiilongo yilwe nenge yokondoolopa ohaya vulu woo okuya ya talele po oofaalama.

Opo omunafalama a mone eteyo ewanawa tali nyanyudha niimeno yina omafo ganyashuka nawa, elongekidho lyevi olyo onkatu yotango noya simana ngele tashi ya moku kuna iimeno. Ohapu vulu pu longithwe okashina hoka haka fulu oluma lwevi nokukutha mo iigwanga noshowo omamanya ngoka haga vulu oku kala iikambakani ngele tashiya pokukuna iimeno, opo yi koke nawa.

Aaniilonga ya zala omanyala noombayikitha giilonga otaya pakele nuukeka omatama omatiligane tye muupakete uushona uuzizi. Uupakete otawu inyengithwa komapaya gomofaabulika. Iipakete pya udha natango omatama ga tega ga falwe. Ndjika onkatu ya hugunina moka iiyimati niikwamboga hayi iyadha.

Oonkoshi dhomwaalu gwontumba omushona odha lala tadhi thuwa po manga pevi. Dhi ondame omutenya pokathimbo kohi yomusile gwekota enene. Ehala enene lya andjuka otali ulike okuti kwawo moka hadhi kala.

Uunafalama ohawu etelele iilongadhalwa yontumba yokuyambula po omidhingoloko. Okapale kokangwena otaka longithwa okulya nokutelekelwa poooha dhomiti omile dhoongala oombwaanawa. Oshitukutuku shi na okatala osha kankama kohi yomuzile tashi ulike nkene oofaalama tadhi vulu okulongithwa kaatalelipo oku iyuvitha nawa. Oludhi nduka luunafaalama ohalu kwathele aanafaalama yi imonene okamaliwa, omanga taya kwashilipaleke esiloshimpwiyu lyoofaalama.

Konima aanafaalama yagwanitha po omikalo adhihe dhokutekula oohi ngaashi okudhipa iikulya ndyoka yili mondjila, okudhi keelela komikithi nokoombahiteli. Ohaya kutha oonete uuna dhathiki ponkatu yontumba tadhi vulu okuliwa dheetepo iikulya

Omiti odhindji omiwaanawa dhina omuzile odhe etapo omuzile netala ewanawa mehala lya andjuka lyo pondje. Pevi opuna uundjila wuundhopi womevi pooha dhoka ngwena mpoka woo puna iiyelekela namuya. Eyetepo lyehala lyoku thuwitha omadhiladhilo.

Aanafalama ihaya tala ashike kokukuna nokukokeka iimeno nosho iimuna. Ashike ohaya tala wo kiikwamawawa ngaashi oondjuhwa ndhoka dhili yimwe yomiitekulwanamwenyo yasimana moofaalama. Kakele konyama omayi oyo yimwe yomiinima mbyoka hayi vulu okweetwa po koondjuhwa nohayi vulu okulandithwa nokukala wo onga iikulya.

Okufalama ohaku longo niinima oyindji ngaashi okutekula iimeno niimuna mwakwatelwa noohi onga iitekulwa namwenyo. Kakele koku tekula oohi muundama uunene wudha omeya aantu otaya vulu okukokeka oohi dhawo meni lyomagumbo muuthipi uushona.

Kakele komatemo noshowo iilongitho yimwe mbyoka hayi longithwa monale kaanafaalama, ehumokomeho olyeya nelunduluko enene moka omambakumbaku haga endemo miimeno taga vudhamo iigwanga mbyoka tayi vulu oku sitha iikunomwa mbyoka ya halika.

Okutekula oohi ogo omukalo gopashinanena gokweeta po iikulya momudhingoloko gwi ikalekelwa tagu patololwa. Ootenga oonene ohadhi udhwa omeya okutekula oohi odhindji oonshona, sigo dha thiki ponkatu yontumba yokulandithwa. Okufaalama huka ohaku longitha ominino nuudhinditho wontumba okukaleka omeya ga yela gokukaleka oohi. Aaniilonga ohaa zala oondjakete oombulawu okuyeleka omudhingoloko, omanga taa tala nkene oohi tadhi koko.

Kakele okukuna iimeno pondje pongalangala aantu ohaya vulu okulongitha ostayela yayela yopashinanena yakolekelemo iimeno yawo nomuna etonatelo lyakwata miiti. Kakele kaaniilongo mboka haya sile iimeno oshimpwiyu omuna woo omashina nomipepo dhoka hadhi e ta omudhingolo dhingi opo iimeno yihapuke.

Kakele ko ku kuna iimeno pondje, mongalangala mombepo, nomutenya, aanafaalama oha ya kambadhala omikalo dhimwe dhi ilile oku eta po iizemo iiwanawa, ngaashi oku kunina iimeno mosaala onene yo thayila pombanda ndjoka ha yi dhindi oonte dhetango, dhoka dhi na oku thika kiimeno, nomomukalo nguka oha ku zi eteyo ewanawa.

Okandama okanene kolupe lo L okuudha omeya omazizi goku tekulila oohi, aalumentu oyii pyakidhila noku sila omeya ngaka oshimpwiyu yo taya vululukwa po ngaa, dhika odho omikalo dhili mondjila oku keelela oohi kaadhi kwate komikithi nodhi se sho sheete eshunomonima. Omiti dhomabanana odha mena pooha notashi ulike ompito yashewa, nelongitho lyehala kehe tomono oku tekula oohi noku eta po iikulya kungweye mwene.

Ontsa yaAfrika ota yi dhengeko komapya go po pepi, otayi tuka mewangadjo kaa lina iikogo nomawawa ga tamunuka mo nawa. Oshinamwenyo shika oha shi kwathele oofalama dho pomudhingoloko oku hundjunina no kutega kehe shoka tashi vulu oku kala oshi hanaguli ano ta yi konaakona omudhingoloko yi tale shoka tayi kwatapo.

Ongundu yaantu otayi ende pehala li na evi lya kukuta, lya andjuka negulu lya yela. Oya zala iikutu yopamuthigululwakalo gwawo omanga taya ende pamwe pevi lyu udha omamanya. Omudhingoloko ogu na iihwa noondundu.

Momidhingoloko dha kukuta ehala olwindji ohali kala li na ehekevi noondundu dhomamanya. Sho hapu adhika owala omeya omashona, iihwa iishona owala nomiti dhimwe hadhi mene pehala ndyoka lya andjuka. Aanafaalama miitopolwa mbika oye na okukwata nawa iiniwe yawo, okutekula iimuna nenge ya konge iimeno mbyoka tayi vulu okuhupa momudhingoloko ngoka.

Oondumba yiiyamakuti mwa kwatelwa oosino dhooniga oonde nuumenye owundji otawu napa wa halakanena mekango lyaandjuka. Ekalekepo lyiinamwenyo mbika nomalukalwa gawo osha simana noonkondo meliko lyoshilongo, otashi ulike nkene iinamwenyo yuutshitwe wa yooloka hayi zi mumwe mokuti kwaandjuka nokukaleka omudhingoloko gwa gamenwa kuunafaalama nuutshitwe.

Ongombe yimwe yo mwaa ndhoka hadhi gandja omahini mofaalama yomayala omaluudhe nomatokele otayi ende momwiidhi omule gwa hapuka nawa nonando oyi na oombati dhi li kombanda, tashi vulika inaayi lya natango. Ohayi napa nombili mehala lya andjuka lya dhingolokwa komiti. Ndika euliko lyiimuna yi na uundjolowele momudhingoloko gwa gundjila.

Aanafalama ohaya vulu okufaalama iikwamawawa wo. Ongundu yoombaka oonduudhe noontokele opamwe nuunimona wawo oyangundumanena ehalandjandja lina omwiidhi mpoka haya vulu okupelwa okulya nenge okuvululukilwa. Mbika oyo yimwe yomiitekulwa namwenyo mbyoka aanafalama haya vulu okusila oshimpwiyu nomalalakano tashi vulika gakale gokweeta po iikulya.

Okandama ko kutekulila oohi kekuma oka kalelwa kaakwashigwana. Tashi vulika nokuli ta yakwashilipaleke ekoko lyoohi ndhoka tadhi vulu okukala etompelo enene oku etapo iikulya momidhingoloko dhaakwashigwana nosho wo elalakano lyokulandith muze oshimaliwa.

Oondumba yiiyamakuti mwa kwatelwa oosino dhooniga oonde nuumenye owundji otawu napa wa halakanena mekango lyaandjuka. Mekalekepo lyiinamwenyo mbika nomalukalwa gawo osha simana noonkondo meliko lyoshilongo. Otashi ulike nkene iinamwenyo yuutshitwe wa yooloka hayi zi mumwe mokuti kwaandjuka mokukaleka omudhingoloko gwa gamenwa kuunafaalama nuutshitwe.

Okutyapula eteyo lyoohi ndhoka dha kala nokutekulwa lyathikana. Oonete oombulau odha tulwa mo mokandama kokutekulila oohi, opo dhi dhi gamene kiilyani nokiihanaguli. Okanete okashona kopeke otaka longithwa okukutha mo oohi momeya, opo dhi ye mombinga ndjoka tayi longithwa okutulwa oohi ndhoka dha kwatwa. Nguka omukalo goku eta po iikulya muunafaalama.

Konima aanafaalama naamboka ye na omapya ya teya ohaa yungula. Aantu ohaa yungula iilikolomwa ngaashi: omakunde, iilyaalyaka noshowo omahangu. Okukala nduno niilikolomwa ya gamenwa aantu ohaa pungula miigandhi mbyoka yi na ehala enene meni. Ohayi kala nduno kuungudhi, opo uuhwa kaawu lye po iikulya yaantu nokombanda taku yi ondunda yomwiidhi, opo iikulya kaayi kulupe nziya komutenya.

Eyoka enene lyomayala eluudhe lyuuzigo olyalala pomwiidhi omukukutu puna omamanya. Moofaalama no momikunda oshiipwedhi shike ohashi vulu okutula aaniilonga muupyakadhi tawu pula oomwenyo dhawo pethimbo lyokuteya no showo pethimbo lyo ku opaleka omapya, omanga taya shili iikunomwa oshimpwiyu nokulonga iilonga yawo oyapumbwa yakale yayangala iilikama mbika.

Aanafaalama ihaya longo owala nokukuna iimeno nosho woo okusila oshimpwiyu iinamwenyo yomomagumbo ashike ohaya vulu woo okulonga niiyimakuti mbyoka nande okuli yathigwapo kooyina iishona, opo yi koke yo yi gwe dhe iinamwenyo iikwawo yomokuti mehala moka hayi kala.

Shi ikwatelela koshitayi ontsa yaAfrica tayi dhenge eho komapya gopopepi. Omutse gwawo omutokele nondete yu umbuka mo oyi iyoolola mo meni lyomawawa. Otayi vululukwa koshitayi shomakwega. Oshinamwenyo shika ohashi kwathele oofaalama dhopomudhingoloko nokuhundjunina nokutega kehe shoka tashi vulu okukala oshihanaguli shomapya. Ano otayi konakona omudhingoloko yi tale shoka tayi kwata po.

Oofaalama dhina omapya omanene niimeno yili mumwe ohadhi vulu okulongitha omikalo dhopashinanena, mokutula mo ominino dhili mokati kiikunomwa tadhi shamine kehe koshimeno opo shi koke nawa nota shi tutikwa pekota.

Aanafaalama ihaya kwandjengele ashike nokusila oshimpwiyu omapya niimeno nkene tayi koko, ashike ohaya kala wo niitekulwanamwenyo ngaashi iingulu, mbyoka hayi tekulilwa muugunda womakuma hayi silwa oshimpwiyu mokupewa iikulya. Konima iingulu mbika ohayi ka ninga po iikulya.

Oofaalama ohadhi kala dha hitilila momahala ngoka haga vulu nokuli noku kala iiyamakuti. Onkoshi oyo yimwe yomiiyamakuti mbyoka yanika oshiponga notayi vulu oku hanagulapo aantu mboka haya longo muunafaalama. Mokuyanda iinima mbika aanafaalama oyena oku tula ko oongandjo dhawo nokulonga iilongo mbyoka i taayi hindi iiyamakuti.

Uundama woku tekula oohi owuli konima yegumbo wa topolwa noonete oozize pokati, omeya omayelele otaga endele momunino tashi eta uututu kombanda opo muye ombepo yoku fudha, ongoma onduudhe oyili pooha tayi gandja omeya, omiti nomatungo oya dhingoloka uundama woku tekula oohi tashi ulike omukalo gwoku tekula oohi mehala eshona.

Meni lyosaala ya yela yopashinanena iimeno iizize yomithika dhi ili omo hayi kokele omukalo nguka ohagu longitha omikalo dhontumba opo iimeno yi koke, oshoka pombanda opuna othayila ndjoka hayi dhindi omutenya gwontumba ngoka guna okwaadha iimeno, ogo omukalo ngoka gwa longekidhwa oku etapo iikwamboga momukokomoko gwomvula peha lyoku kuna iimeno pondje.

Kakele koku kuna iimeno pondje mongalangala yombepo nomutenya nokiilyani ngaashi iimuna aanafaalama ohaya vulu oku kuna iimeno yawo moosaala oonene oonde dhoothayila dhoka hadhi dhindi omutenya ngoka guna okuthika kiimeno

Kakele kokuna iimeno moofaalama aanafaalama ohaya vulu wo okutekula iitekulwanamwenyo yawo ngaashi oongombe, oohi nosho oondjuhwa ndhoka oompu kutekula nohadhi pumbwa esiloshimpwiyu lya kwata miiti opo mu ze iizemo ngaashi oonyama noshowo omayi.

Okufaalama oohi, odho dhimwe dho momikalo dho kweeta po iikulya muunafaalama taku longithwa uundama wa tungwa noondopi nenge omalambo taga tulwa uuthayila meni. Efaalomo lyoohi ohali pula esiloshimpwiyu lya kwata miiti ku keelelwe omaso goohi. Omaso oha geetithwa ke ka ko ,nokoombakiteli dhoka tadhi vulu okuza mombepo nenge mehala inaa li yogoka.

Okakuti ke li kokapilangi otaka ulike kutya otapu adhika okandama kokutekula oohi dhomakende tashi holola opoloyeka yofaalama yoohi. Omeya ga gundjila omazizi oga fa esipili taga ulike egulu li na iikogo iitokele. Omiti omile omizizi dhomabana odha dhingoloka okandama haka. Ndika euliko lyomudhingoloko gwa gamenwa nogwa gundjila okufaalama oohi.

Aanamapya aanafaalama mboka yene omapya goometa odhidjidhidji ohaya vulu oku kuna iikunonwa yawo nopethimbo kaalishi lyomvula, nomomukolo nguka ohagu yaningile oshidhigu okutekela iimeno yawo kooshimwe nooshimwe. Okukeelela okutekela oshimeno kooshimwe nooshimwe ohaya tulamo oopayipi dhataandela miikunonwa moka tayi tekelepo kehe tuu oshimeni shili mo opo kaashisepo kompwina.

Okambautu okashona oka kaama kombanda yomulonga, omanga oshigunda yondjamba tayi nu omeya lwokooha. Omiti niihwa oya mena kondundu omanga egulu lya yela kaa ku na nande oshikogo shimwe. Nguka omukalo gwiiyamakuti tayi kwatathana noonzo dhomeya momudhingoloko gwe eguluka.

Omuntu ota longele mofaalama yoohi akwata nawa nuukeka ohi yina uundjolowele eyi kutha momeya omazizi omanga ti ilongekidha eyipe uukulya uushona onete onde oya tapakana nomeya mpoka oohi hadhi kala shika oshilonga shesiku kehe shoka shapumbiwa oku kokeka oohi onga iikulya momidhingoloko dhoofaalama.

Aanafaalama ohaya kwandjangele nomikalo dha yooloka dhingi oku eta po oondja dha gwana. Ihaya longitha ashike pondje mpoka puna ombepo nomutenya kamana , ashike ohaya vulu wo okulongitha osaala onene onde ndjoka hayi longitha omalamba nomipepo oku koleka iimemo yandjanga noyina uundjolowele oku eta po iikulya.

Kakele kuunafaalama mboka hawu kwandjangele nekuno nesiloshimpwiyu lyiimeno, aanafaalama ohaya vulu wo okukala niitekulwanamwenyo ngaashi oohi ndhoka hadhi pumbwa esiloshimpwiyu lya kwata miiti nekotokelo tali ningwa kaantu mboka ya kutwa muundama mboka hawu tekulilwa oohi tashi vulika wukale owundji ku kwashilipalekwe kutya omeya oga yela opo oohi kaadhi kwatwe koombakiteli nomikithi.

Ondumba yoombwa dhomomeya odha ndumbala pamwe pooha dhefuta enene pu na evi mpoka omakuthikuthi haga tsakanene noontuni dhefuta. Opu na ombuga negulu li na iikogo yafa ya hengumuka ehala lyefuta olyo olukalwa lwiinamwenyo yomefuta yi vululukwe nokwigongaleka momwaalu omunene.

Kakele oku tekula noku sila oshimpwiyu iimeno. Aanafaalama ohaya vulu wo oku longa niitekulwa namwenyo ngaashi oohi ndhoka hadhi vulu oku tekulwa melambo lya fulwa etali tulwa othayila opo muye omeya, nohaye li sile oshimpwiyu moku kala nuudhindhitho taya dhindiko iinima mbyoka yina oombahiteli ya yi vulu oku etela oohi dhi se nenge dhi kwatwe komikithi.

Ontsa onene otayi tuka nemanguluko mewangandjo lyaana iikogo, mawawa gawo omanene gayeluka koohulo oga tuwalala opo yi tuke nuupu, sho tayi konaakona nuukeka ehala lyofaalama yawo yo yimone shoka tayi yambulapo. Ontsa ohayi dhana onkandangala mokumona nomokukutha po iinamwenyo yiisila, shoka ohashi kaleke ehala lyaela, okungambeka etaandelo lyomikithi momahala goofaalama.

Elongekidho oyo onkatu onene noyasimana mokukuna .Omanga aantu inaya kuna evi olyo halilongekidhwa mokukutha iigwanga niipundukithi kehe mbyoka tayi vulu oku adhika mepya nopo nee embakumbaku haliya tali pulula lifule nawa mevi naantu opo yavule nawa okukuna iikunomwa yawo.

Aanafaalama nkene ye li po ihaya longitha owala omukalo gumwe okweeta po iimeno noku yi kokeka. Ashike ohaya longitha woo omukalo gomeni lyetungo nenge oosaala ndjoka yi na othayila pombanda, hayi longitha omalamba nomipepo oku kokeka iimeno.

Ondumba yoondjuhwa oondjimbi odha ngundumanena meni lyoshikuku shiipilangi. Odhindji odha taalela mofulula moka mu na uupokopoko wokulila, omanga oonkwawo tadhi vululukilwa mpoka hadhi lala. Oondjuhwa ndhika otadhi tekulilwa okuvala omayi nonyama.

Efuta olyo lyimwe lyoonzo dhopaunshitwe dhoka oshilongo Namibia sha yambekwa nasho kOmuwa Pamba ishita. Iinamwenyo iikwamawawa ngaashi omadhila ohage ya pooha nefuta taga nyanga oohi dhoka dhiisila dhili kombanda yefuta. Efuta olya kwatela mo wo oonzo dhopaunshitwe niikulya ngaashi oohi, dhoka aantu taya vulu okulya.

Aalumentu oyi ipyakidhila neteyo lyoohi moondama oonene yokumuna oohi mpoka puna oonete oombulawu. Okanete okashona kopeke otaka longithwa oku kuthamo oohi momeya omanga oshisiikilo oshikwawo tashi tulwa nokupatelamo oohi dha kwatwa. Oongudhi otadhi kwathele mokukwata oonete.

Okukaleka po iimuna niinamwenyo yomokuti momudhingoloko gopawushitwe ohaku pula eyuvoko lyomondjila lyehala moka hayi kala. Okugandja ehala lya gamenwa nolina uundjolowele ohashi kwatha iinamwenyo yuushitwe wa yo yooloka koke noyi shipondole monkalamwenyo nande opuna uunafaalama tawu nyengwa. Okukonenena nkeni nkene iinamwenyo tayi inyenge mokukwatathana niikwao momudhingoloko ohashi kwatha mokuninga omatokolo gomondjila gevi ndyoka. Egameno lyopokati kuunshitwe nuunafaalama oshitopolwa sha simana okukaleka po ehala li na ongushu monakuyiwa.

Kakele kokukuna iimeno pondje nomongalangala yomutenya aanafaalama ohaya vulu wo okulongitha oosaala oonene oonde, moka iimeno hayi kunwa notayi pepelwa notayi minikilwa komalamba nomipepo, osho wo esiloshimpwiyu lyaaniilonga mboka taya kwashilipaleke ngele iimeno oya hapuka tuu nawa nomutenya ngu tagu thiki kiimeno ohagu kala gwa dhindwa.

Kakele koku kuna iimeno pondje, osaala onene onde yopashinanena ogo gamwe gomomahala ngoka haga vulu oku kunwa iimeno. Aanashilonga ohaya ende mo taya kwashilipaleke ekoko lyiimeno. Othaila ndjika nenge oosaala ohayi ningi oonte dhetango ndhoka dhina oku thika kiimeno nomomukalo nguka iikulya ngaashi iikwamboga niiyimati omo tayi kokele.

Uutungo uutiligane uushona owu li pevi ekukutu lya putila omwiidhi, omanga egulu lya yela sheke. Egumbo enene lyiipeleki iizizi oli li piihwa nomiti dhontumba. Ondundu yomamanya oyi li konima yomagumbo ya minikilwa koonte dhetango. Ehala lyokukakamekwa oohauto olya kaka, onkene ndika ehala lyomagumbo gomoofaalama.

Oongombe odhili dhimwe dhomiimuna mbyoka hayi hupu nuudhigu uuna omvula inaayi loka nawa. Shoka hashi eta omwiidhi gu sepo, niimuna yi se wo. Omvula nee shampa ya loko nawa Oongombe ohadhi vala Uutana wa paluka nawa nadho dhili wo nawa komalutu. Shoka hashi keelele Oongombe kaadhi se nosho wo aanafaalama kaya uve nayi.

Okashina okawanawa kopashinanena otaka fulu mevi kalonge kidhile uumeno uushona wutsikwepo mehala mpoka moshikunino. Nguka ogo omukalo guli mondjila okulongekidha evi opo owala iimeno tayi koko yahapuka nawa noyina oonkondo nuundjolowele.

Oontungwa odhindji oonene odhuudha iikulya konima yokuyungulwa ngaashi omakunde nayilwe yili momalwaala gomeya gomudhime omatiligane nosho tuu. Oontungwa dhika odha longekidhwa nawa pamwe tashi ulike elanditho lyiikulya momatala.

Omulumentu e li mondjatha ontookele yuudhindoli ota longele moshitaasi shomeya meni lyetungo. Ota longitha olusindo olushona olutiligane a konakone omeya ge li miipana. Omeya otaga endele mominino, momakopi, opo nee nawa ge ye miipana tashi ulike omukalo guukeka gwelongekidho lyomeya gokutekula oohi nenge ekonakono lyomeya momudhingoloko gwa kotokelwa.

Kakele kokukwandjangela nokukala iimeno noshowo okukala niinamwenyo nokuyi tekula, aanafaalama ohaya vulu wo okulonga noondjuhwa dholwaala lu li po nenge dhomalutu ge li po okudhi patela muukuku wontumba, opo dhi vale omayi.

Oonzo dhopaunshitwe ohadhi longithwa okweeta po iinima yoku kuutumba nokuninga omahala ga monike nawa. Oolama dhomathano dha kola dhomiiti nawa mbyoka ya tungwa noonyala ohadhi gandja ompito ombwaanawa noyapupala mooseti nomomahala gokuvulukilwa. Mokulongitha oonzo ngaashi iiti nayilwe otapu vulu pu ndulukwe iinima yongushu yo pombanda tayi kalelele.

Ondjamba mupawula shihwa, oshinamwenyo oshinene molutu, oshile shi na omatenda, ooniga nomakutsi omanene. Aataleli oku za pondje nomeni lyaAfrica oya goloka nokweenda nomaha gayoloka taya talele po noku pulapula woo shinasha niinamwenyo yomuAfrica yopawushitwe.

Esiloshimpwiyu nekwashilipaleko lyiikunomwa mofaalama olyo limwe lyomoonkatu dhasimanekwa, embakumbaku lyo ku helela ota li ende mo miilikolomwa li kuthe mo iigwanga mbyoka tayi vulu oku dhipaga iikunomwa mbyoka ya halika.

Kalunga a yambeka Afrika, kalunga a yambeka Namibia. Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo yomuukwatya gayooloka omawanawa giikalekelwa. Uule, omayala nomakondo ngoka gambekula aatalelipo taya zi komahala nomahala, kondje nomeni lyaAfrika, ohashi adhika mombuga moka hashi hupile miinima ya yooloka.

Okutekulila iikwamawa mehala lya patuluka lyo olya ziza, omukalo omuwanawa okukaleka omudhingoloko gofaalama gu na uundjolowele niizemo tayi hokitha. Okugandja omahala kiinamwenyo yi lile po noyi kale mo ngaashi ya hala ohashi yi kwathele yi kale nuundjolowele noyi na oonkondo. Aanafaalama momukalo moka otaya imonene mo omauwanawa giikulya ngaashi omayi nonyama.

Oshigunda shiikombo noonzi osha ngundumana shili kohi yetala lya kumbwa nomwiidhi. Iimuna mbika oya ngozimanena metemba lyokulila omanga yimwe yathikama pooha. Onete onzinzi yina ondhalate yoshipa, oyo ongandjo yoshigunda. Euliko lyetonatelo lyiimuna momwaalu omushona.

Ongolo onshona oya thikama pevi lyomamanya ya dhingolokwa koonduli. Mbika iinamwenyo yomokuti mbyoka hayi napele pamwe nokunwina omeya pamwe. Ekalekopo lyiinamwenyo mbika nomalukalwa gayo osha simana noonkondo meliko lyoshilongo. Otashi ulike nkene iinamwenyo yuunshitwe wa yooloka hayi zi mumwe mokuti kwa andjuka nokukaleka omudhingoloko gwa gamenwa kuunafaalama nuunshitwe.

Embakumbaku enene eshunga lyokuteya iikunomwa otali inyenge mepya li teye iilikolomwa. Aaniilonga yaali otaa kondolola eshina ndyoka tali gongele eteyo pombanda. Omiti omile odhi li komungenge gofaalama, omanga egulu lya yela lyaa na nande oshikogo shimwe. Omukalo nguka otagu ulike okufaalama kwopashinanena tagu longithwa pethimbo lyeteyo.

Aanafaalama ohaya kwandjangele niitekulwanamwenyo yomaludhi gayooloka. Oondjuhwa noombaka oyo yimwe yomiilwamawawa mbyoka hayi tekulwa kaanafaalama nohayi pumbwa esiloshimpwiyu lyakwata miiti . Mbika oyo yimwe yomiikwamawawa ano iitekulwanamwenyo hayi vulu oku eta po omauwanawa ngaashi onyama nomayi.

Oondjuhwa dhomwaalu ogundji otadhi tekulilwa mumwe mosaala onene onde yofaalama. Omikweyo dhominino dhokulya nokunwa odha taakana mosaala okupa iikwamawawa. Nguka omukalo gwopashinanena gwokweeta po iikwamawawa momwaalu ogundji onga iikulya.

Kakele kokukuna iimeno pehala limwe mevi, opu na wo omahala ge li momidhingoloko moka aantu haya kunine uumeno muunayilona wokukunina taya longitha evi lya za momudhingoloko. Uumeno mbuka uushona ohawu vulu okufalwa komahala ngoka kaage na omiti opo ku ka etwe po okulya nosho wo omudhingoloko tagu monika nawa.

Elongekidho lyevi olyo limwe lyomoonkatu dha simana nodhi na oshilonga muunafalama. Embakumbaku ezizi otali pulula mepya lya yela nawa kaali na nande oshiimbi sha sha, opo li wape okukunwa iikunomwa mbyoka tayi ka za omauwanawa ngaashi iikulya mbyoka tayi palutha aakwashigwana.

Ombaali oyi na uuhi uushona owundji wu li momeya tashi vulika onkatu yopetameko yokutekula oohi ,ominino mbali omishona odhuuka mombaali dhi fale mo ombepo yokufudha yuuhi mbuka uushona nonando nguka otagu ulike onkalo gwanathangwa ogwasimana eegamo lyuuhi mbuka koshiyaha otali ulike uundjolowele nendjango muwo kutya owi ilongekidha konkatu ya landula ko.

Ondumba yoongombe dhomayala omaluudhe nomatokele, ano oongombe dhoomahini Odhi li momukweyo mehala lyofaalama enene. Oongombe odhindji otadhi lile mehala lyokulila ele, omanga oonkwawo dha thikama owala dhi na uupaya moothingo. Ehala lyokusila iinamwenyo oshimpwiyu pethimbo limwe. Otashi ulike esiku ngaashi omasiku omakwawo mehala enene lyokweeta po omahini.

Uunamwenyo uyali owu li mepya li na evi etiligane li na omwiidhi gwa kukuta. Tashi ulike kutya ndika ehala lyomomudhingoloko gofaalama. Mbika oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi vulu okuyonagula po iikunomwa niitekulwanamwenyo yaanafaalama, onkene aanafaalama ohaye yi keengelele nokutula ko oongandjo komapya gawo noku ende enda mo miilikolomwa yawo, ya tale ngele omu na sha sha puka.

Esiloshimpwiyu neyopaleko lyokandama koku tekula oohi olyo omukalo dhingi lyokukalekapo oohi momwaalu ogundji. Shika otashi keelele omaso noombahiteli ndhoka tadhi vulu oku kwata oohi neteyo lika kale kaali shiwe enene.

Onduli oya thikama mokuti kuna omiti ominene naandhoka omishona moka muna iigwangwa nosho wo iihwa oyindjiyindji. Omaala gayo, omuthika gwayo nuukwatya wayo uuhokothi owo opalako komudhingoloko moka tayi iyadha. Ndhika odho dhimwe dhomomikalo moka iiyamakuti tayi kala yu uvite ya taambiwako noyili momudhingoloko gwa gamenwa nogwa kotokelwa kaakwashigwana.

Kalele ko ku tekula iinamwenyo yomagulu aanafalama oha ya vulu woo okutekula oohi nomomukalo nguka oha ya imonene oshimaliwa noku kutha po woo omukaga. Uundama mbuka woku tekula oohi oha wu etwa po tashivulika shi kale moopala noothayila dhoka hadhi yalwa meni shikale shafa okandama, opo omeya kaagapwine, oohi kadhi se kompwina.

Meni lyosaala yothayila ya yela yopashinanena iimeno iizizi yomithika dhi ivule omo hayi kokele. Othayila ndjika ohayi dhindi oonte dhetango ndhoka dhi na okuthika kiimeno, opo yi hapuke nawa. Ofaalama meni lyetungo ohayi longitha omalamba nomipepo oku eta po omudhingoloko dhingi, opo iimeno yi koke. Ogo omukalo gwa gooka nogwalongekidhwa oku eta po iikwamboga niiyimati ya hapuka nawa mo mu kokomoko gomvula.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka iipu kumuna nokusila oshimpwiyu. Aanafalama nooyene yomagumbo ohaya munu oondjuhwa nokudhitula muukunino ngele otashi vulika, nelalakano lyoku imonena mo oomayi gokulya noku landitha yi imonenemo iiyemo yawo.

Oshigunda shiikombo noonzi osha ngundumana shili kohi yetala lya kumbwa nomwiidhi. Iimuna mbika oya petamena metemba lyokulila omanga yimwe ya thikama pooha. Onete onzizi yina ondhalate yoshipa oyo ongandjo yoshigunda shika osho euliko lyetonatelo momwaalu omushona.

Ookandoko yeli momwaalu ogundji oya thikama momeya omahupi geli mekango. Mbika oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi opaleke eshito noyina oku kala ya gamenwa komikalo ndhoka aanafaalama haya longitha omudhingoloko gofaalama opo kaayi dhipage yimwe yomiinamwenyo mbika.

Aalumentu yaali oyeli mokandama koku tekulila oohi keli molugumbo hoka kena omeya gondoya omazizi. Omulumentu gumwe okwa thikama meni lyomeya mohuke yokolumoho omanga omukwawo akuutumba kekuma lyokandama kolulyo, ekako nande ola kakatela kekuma lyokandama niimeno wo yili pooha dhako.

Iiyuma oyo yimwe yomiikwatelwa mbyoka aawambo halongitha oku humbata iikunwa ngaashi omalovu giilya, ngoka hagazi miilyalyaka hayi longwa mepya kaawambo. Oomeme oyo hayeyi humbata, yazala oomizala dhopamu thigululwakalo, oomba, oonyoka nomiishila dhoka dha dhenga mbanda uunene piituthi.

Ombwa onene ondjimbi ya paluka nawa yina okapaya mothingo, otayi vulukilwa ya lala po momeya geli muumanya. Shika osho shimwe shomiinamwenyo tayi vulu okwadhika moofaalama, thimbo limwe ngele sha tekulwa nawa ohashi vulu okuganda iikombo nokukeelela iinamwenyo yimwe yilye iinima mepya.

Kakele komikalo dhi ili ndhoka aanafaalama taya vulu okulongitha okukuna iimeno, otaya vulu wo okulongitha osaala onene onde ndjoka yina othayila pombanda hayi dhindi omutenya ngoka guna okuthika kiimeno. Iimeno ohayi koko nawa nohayi silwa oshimpwiyu kaaniilonga mboka taya kwashilipaleke ekoko lyawo.

Inamu kwatelwa iilonga yimwe aanafalama haa ningi moofalama ngaashi okutekela nokutekula iinamwenyo. Iitekulwanamwenyo ngaashi oombaka oyo yimwe yomiitekulwanamwenyo mbyoka hayi vala uunimona wawo momwaalu ogundji, noku eta iizemo iiwanawa. Onyama nomayi oyo yimwe yomiiwanawa mbyoka hayi etwa po wo kiinamwenyo mbika.

Meni lyosala yopashinanena iimeno iizizi yomithika dhiivule, omo hayi vulu okukokela. Aaniilonga ohaya ende mo taya tala nuukeka nkene iikunomwa ya hapa nawa. Ofaalama yo meni lyetungo ohayi longitha omalamba nomipepo okweeta po omudhingoloko dhingi, opo iimeno yikoke. Ogwo omukalo gwa yuka nogwa longekidhwa oku eta po iikwamboga ya hapuka momukokomoko gomvula.

Omwaalu gontumba guundombo wokuliwa owa mena mehala enene lya andjuka nolya londa kohi yegulu lina iikogo

Omusamane okwa thikama mokanala ka tungwa nosamende ye ti imemeha shi ta longo. Okwa zala ondjatha nokakepi, omanga e na okanete ke na oohi meni. Omeya otaga tondoka nawa nomudhingoloko ogu na uumeno nuugwanga wontumba nevi. Ndi ka euliko lyofaalama yokutekula oohi mombinga onshona.

Aalumentu oyendji oye li momeya ga vondoka ga ninga omandjimbi, taya longele kumwe okunana onete onene yoohi pombanda. Onete ondhigu noyu udha oohi oontalala dhomakende. Aalumentu mbaka oyi ipyakidhila neteyo yoohi mokandaama kokutekulila oohi.

Oondeyina odhili dhimwe dhomi nima mbyoka hayi nana aatalelipo taya zi kondje nenge meni lyoshilongo okudhi tala nomeho momukalo nguka oshilongo otashi mono oshimaliwa shontumba shoka aatalelipo haya futu uuna taya ka talelapo oondeyina ndhika.

Kakele koku kuna iimeno noku yi sila oshimpwiyu, oongombe odho dhimwe dho miitekulwanamwenyo na ohadhi munwa kaanafaalama nomalalakano ga yooloka ngaashi oku eta po onyama, omahini nosho woo oshipa shoka hashi longithwa oku etapo oongaku nomapaya.

Okutekula oohi oshinima sha simana muunafaalama. Omulumentu ota sile oshimpwiyu ondumba yoohi dhOshiwambo dhi li momeya ga fa ga vongoka oshoka oohi otadhi inyenge. Omukalo nguka ohagu kwashilipaleke oku eta po iikulya nokuyambula po ekoko momudhingoloko. Oohi otadhi tekulwa opo ku monike eteyo tali etitha oonkondo.

Iikwambonga iizizi oya ha puka nawa nota yuulike yatekelwa nawa yili moofola dhuukilila tashuulike esilo shimpwiyu lyiimeno yomofaalama, mbyoka ta yeeta etewo ewa nawa nota lyeeta iikulya piitafula.

Uutenga wokutekulila oohi wa longwa mosamende owu li konima yegumbo wa topolwa noonete oozizi pokati. Omeya omayelele otaga endele mominino omimbulawu, tashi eta uututu kombanda, opo mu ye ombepo moohi. Ongoma onduudhe oyi li pooha tayi gandja omeya. Omiti nomatungo oga dhingoloka uutenga wokutekulila oohi, tashi ulike omukalo gokutekula oohi mehala eshona.

Esiloshimpwiyu lyiitekulwanamwenyo uunene tuu iimuna oyo onkatu onene uuna tashi ya pokukalekapo ii muna. Embakumbaku ohali vulu okuya mepya lyomofalama e tali gongele omwiidhi e tali gu manga opo gu ninge gwiimuna go kulya mokwenye uuna omwiidhi gwa kukutapo thiluthilu.

Omulonga gomeya omandjimbi otagu kungulukile komamanya gomomuthitu omunene gwaziza. Ekunguluko lyago olyafa omeya gagwanena mofalama. Omiti niigwanga oya mena pooha. Oshituto shevi nomafo omazizi otashiti kutya evi ndjoka eewanawa noku kuna iilikolomwa.

Kakele ko ku kuna iimeno pondje mongalangala yomutenya nombepo, aanafalama ohaya vulu oku longitha omikalo dho pashinanena ngaashi oku kunina noku tekela iimeno meni lya gamenwa lyili meni yetungo moka iimeno tayi minikilwa noku pepelwa omipepo yi koke momukalo gwontumba ngoka gwa halika oku eta po iikulya.

Omikweyo dhiikwamboga yomafo omazizi oya mena ya hapuka nawa mepya enene lya andjuka, omanga egulu lya yela. Iimeno oya kunwa nawa nuukeka momikweyo dhu ukilila mevi lyomofaalama. Omiti nenkolo lyomofaalama yi li kokule otayi gandja ehala lyombili nolya gamenwa oku kokeka iimeno.

Aanafaalama oyo yamwe yomaantu mboka taya vulu oku iyetela omauwanawa yoyene ngaashi okutunga omagumbo gawo ge na ongushu noge na wo omahala goku inyanyudha ngaashi uundama wokumbwinda mboka wu na uutala pondje nosho wo uupundi wokuvululukilwa naantu otaya vulu okuya po okuthuwitha omadhiladhilo gawo konima yokulonga iilonga yawo.

Kakele oku longo, netsiko lyiimeno, nosho wo lyiimuna, aanafalama ohaya vulu wo oku kwandjangela ne tekulo lyii kwamawawa ngaashi uuyuhwa manga uushona. Ta yewu tekula, no ku pa kehe shimwe shoka taya pumbwa no kusila oshipwiyu opo wu koke wuninge oondjuhwa oonene tadhi vulu oku etapo omayi nonyama.

Onete onene yokukwata oohi oya tengunuka nokandama koku tekulila oohi . Onete oyi lilepo oku kwata oohi onga eteyo nenge okugamena oohi kiiyonaguli nokiilyani ,ngoka omukalo olundji hagu longithwa metekulo lyoohi moka hadhi kala mehala hali kotokelwa nawa . Okandama okena omuntuni go ku kotokela omeya ngoka gena okukalamo ga yeleka .

Kakele kokukuna iimeno mevi, aanafaalama ohaya vulu wo okulongitha omikalo dhaazeko ndhoka dhe ya nehumokomeho. Momukalo nguka uumeno ohawu kunwa muunima wuutopolwa wa yooloka moka hawu kala wa minikilwa kelamba ndyoka wu wu li popepi, okuyelekanitha nuumeno mboka hawu kunwa pondje mboka hawu minikilwa ketango nomomukalo muka ohawu koko tawu endelele.

Kakele koofaalama ndhoka oonene nodhili kaantu yena iimaliwa noyi igilila mo mehangano ndika, aanafaalama mboka opo taya endeleko ohaya vulu oku longitha aantu, aaniilonga taya tekele nominino dhomeya kiimeno yawo, opo yi koke nawa.

Omikalo dhingi dhokutekela iimeno pwaana aantu ta pu longithwa ominino nenge iilongitho yilwe odha simama okukaleka iikunomwa ya tsapuka nokukale eteyo ewanawa uuna tayi tekelwa nawa nokumona omeya ga gwana ohashi kwathele iimeno yi koke nendjangumuko unene tuu pethimbo lyomvula itayi loko nawa lela.

Kakele kiilonga yilwe yomofalama mbyoka tayi vulu okukalapo okukuna iimeno monayilona okukunina osho shimwe shomo nkatu yasimana ngele tashiya mokutaneka iimeno momidhigoloko, Iimeno mbika ota vulu yifale komidhigoloko odhilwe dhili kokule noku eta iikulya mona kuyiwa.

Ekalakunu enene lyomalwenya omaluudhe nothingo ontiligane ye endjelela olya thikama meni lyongandjo yondhalate, pooha ombaka ontokele oya thikama kooha dhokakuma kokandama komeya. Evi olya mena iigwanga tashi ulike ehala lyoku tekulila iikwamawawa. Iikwamawawa ayihe ohayi kala ya ndjanga nawa ngele yi li mehala lya gamenwa.

Meni lye tungu lya yela lyo shinanena iimeno iizizi yomithika dhii vule ,omo hayi ko kele. Aanilonga ohaya zala omizalo dhegameno omitokele ,taya tala iikunonwa nuukeka ya kwashilipaleke kutya oya hakuka nawa. Ofaalama dho meni lye tungo ohayi longitha omalamba nomapepo okwee ta po omudhingoloko dhingi ,opo iimeno yi koke. Ogo omukalo gwa yokoka nogwa longekidhwa oku e ta po iikwamboga ya hapu ka mo mu koko mo ko gomvula.

Ondumba yomatama momithika dha yoolokathana mokupya oga endjelela kiitayi yago moshikunino. Gamwe omatiligane gi ilongekidha okutonwa ko go gamwe omazizi natango. Oga kunwa moofola kevi lya siikilwa nomwiidhi, tashi ulike omukalo dhingi okukokeka iikunomwa.

Omusamane nokamatyona oya tsa uunyonti pamwe pevi lya kukuta. Oya zala iikutu yopamuthigululwakalo gwawo gwiipa. Omusamane oku na ontoondje, uutaati niikuti yi li kombunda, opo ya ye muukongo. Otashi ulike etaambathano lyomikalo dhokuhupa dhopamuthigululwakalo momapipi gomahala inaaga za ko natango.

Omulonga gwomeya omandjimbi ota gu kungulukile komamanya, Kuba onwiidhi gwa ziza. Ekunguluko lyagwo olya fa omeya ga tekela iikunomwa mo faalama. Omiti niigwanga oya mena pooha. Oshituto ota shi ulike kutya evi ndino ewanawa niimeno.

Nonando aanafalama oya talikako aantu yanathangwa momidhingoloko dhimwe oyena omahala gawo yoyene taya kunu iimeno yawo noku tekula iimeno yawo nomukalo nguka otaya vulu okutunga omagumbo gawo momahala gawo ngoka gofalama taya longitha iinima iiwanawa notayi kale lele notaya kala yena uuyamba.

Aanafalama oyo aantu mboka ya talelwa kombanda yoonyala ashike ohaya longo nuudhiginini oku etapo oondya moshigwana. Kakele ko ku kuna iimeno pondje mongalangala yomutenya nombepo, ohaya vulu okulongitha omashina gopashinanena nomalamba moka haya kunu iimeno no taye yi sile oshimpwiyu mo ku yi tala.

Ondjuhwa yuudha oya telekwa yili metiti lyoshiwambo etiligane. Otayi monika nawa noya telekwa onga ondja dhingi tashi ulike dhimwe dhomikalo iitekulwa namwenyo hayi iyadha uuna ya koko nawa . Ndhika odho dhimwe dho momikalo aanafaalama haya eta po iikulya.

Omulonga gomeya omandjimbi otagu kugulukile komamanya gomomuthitu omunene gwaziza ekuguluko lyago olina omeya taga vulu okugwanena iikunonwa yomofalama. Omiti niigwanga oyamena poha oshituto shevi nomafo omazizi taga tikutya evi ewanawa nokukuna iilikolonwa.

Aanafaalama ohaya vulu okulongitha omukalo gokukunina iimeno nokuyi tekulila momalamba nomomipepo, mehala tali patululwa nolya gamwenwa kaali shi owala okukuna pondje mpoka pu na omutenya gwamemememe nombepo onene.

Ondjima oyo oshinamwenyo sha ndjanga nosha nukapo no ha shi adhika unene momakuti, nomomahala ngoka gena iikunino yomapya. Empanada olyo oshi holike yimati lyoshinamwenyo ondjima. Noha shi vulu okweeta uumbanda nomuyonena pomahala ngoka gena iikunino.

Oku tekula oohi ogo omukalo go pa shinane oguku etapo iikulya momudhingoloko gwiikalekekwa . Ootenga oonene ohadhi udha omeya oku tekula uuhi uushona owundji sigo wathiki ponkatu yontumba ndjoka yahalika kaanafalama. Oku falama huka ohaku longitha ominino nuudhinditho wontumba opo wukaleke omeya gayela oku tekulila oohi . Aaniilonga ohaya vulu oku zala oondjakete tayeya okuyeleka omudhingoloko noku kotokela ekoko lyoohi.

Aanafaalama ihaya longitha owala omukalo gokukuna pondje iimeno, ashike ohaya kambadhala omikalo dhimwe dhoka taya vulu oku eta po iimeno ya hapuka nawa. Osaala onene yi na othayila ohayi dhindi oonte dhetango dhoka dhina oku thika kiimeno opo yi koke nawa, naakwashigwana mboka haya longele mo ohaya kwashilipaleke ngele iimeno otayi koko tuu nawa.

Aakwashigwana oya gongelela oshituthi meni lyegumbo lyoshiwambo, li na iiti yadhikwa nawa. Aalumentu oya zala oohema dhoosheshele, dhimwe odhi na iipa yiinamwenyo, omanga ya taalela maakadhona ya zala oondhelela dhomuthigululwakalo goshiwambo. Aakadhona taya ilongekidhile okufukikwa. Oshituthi osha kalela po euliko lyiipambele omuthigululwakalo nomakwatathano gaantu momudhingoloko.

Oohi odhimwe dhomiitekulwa namwenyo yanafaalama, ka kele okudhi tekulila momahala omanene ngika geetwapo noondhopi aantu otaya vulu wo okutekulila oohi momagumbo gawo muukende uushona moka oohi tadhi kokele sigo dha thiki ponkatu yontumba.

Aanafaalama ye nasha noku tekulila oohi muundama nenge momalambo ha ga fulwa taga tulwa oothayila, oha ya vulu oku tsakanekwa komawupyakadhi gontumba. Uuna okandama hoka haka tekulilwa oohi ka yi oombakiteli nenge iiyagaya oohi ohadhi vulu oku kwatelwa mo komukithi eta dhi si.

Namibia okwa yambekelwa oonzo dhopaunshitwe odhindji, ndhoka hadhi vulu oku monika esiku kehe naandhoka dha pumba maantu. Efuta olyo limwe lyomoonzo dhopaunshitwe ndyoka hali kwatele mo iinamwenyo oyindji ngaashi oombwa dhomomeya, ndhoka hadhi ya kondje yefuta, dhu uve po okambepo nenge okaantenya.

Aanafalama ohaya vulu okutekula oohi kuyo yene momikalo dha yooloka taya longitha uundama. Kakele kokufula omalambo tamu tulwa oothayila, mboka ya iyadha ohaya vulu wo okutunga noodhopi dhosamende, taya tula mo omeya opo omeya kaaga pwine mo, noohi dhi kale dhi li nawa.

Okayaha oku udha iikulya yuundjolowele itatu, ombinga yimwe oyu udha iipambu yonyama ya telekekeka, omanga ombinga onkwawo yina iikwamboga iizizi nawa, oshithima shepungu osha tulwa po oku litha niiyelelwa mbyoka. Okayaha oka kalela po omikalo ndhoka iitekulwa namwenyo niimeno hayi ningi po uuna ya koko, oyo nee okulya.

Embakumbaku ota li pulula mepya lyaandjuka ta li nana omatemo galyo opo li longekidhe evi, omatemo ota ga fulu muule wevi ga ningile okukuna okupu ethimbo lyomutenya niilonga ota yi yiinyenge tayi endelele mehala shika osho hashi ningwa aluhe ngele aantu taya kunu iikunomwa iipe.

Embakumbaku embulau otali halaka iiyagaya mevi ekukutu, lina omwiidhi omukukutu. Oshilongitho oshikwao osha kwatelwa ko opo shitete tashi gongele nokutumbaleka omwiidhi muundumba , gu nigilwe oshipu gwokuyuka. Omiti omizizi nevi olya gandja ehala lyofaalama lyo opala tali monika nawa kohi yomutenya gwa tsa. Nguka ogwo omukalo gwa longekidhwa opo evi li etepo iikulya yiimuna nehala enene nokukuna.

Aantu yomomudhingoloko gumwe yuukashikekookantu wa yooloka oya kalela okandama kokutekulila oohi. Ndhika odho dhimwe dhomomikalo ndhoka aanafaalama taya vulu okulongitha oku e ta po iikulya kakele kokutekula nokukuna iimeno.

Omikweyo dhiikwamboga yomafo omazizi oya mena ya hapuka nawa mepya enene lya andjuka, omanga egulu lyina iikogo mpaka na mpeyaka. Iimeno oya kunwa nawa nuukeka momikweyo dhu ukilila mevi lyomofalama. Mbika iizemo yesilo shimpwiyu lya kwata miiti miikunomwa mofalama yoku eta po iikulya.

Kakele kokukuna iimeno mevi pondje, aantu ohaya vulu okukunina meni lyosaala yayela yopashinanena. Aanilonga ohaya ende mo taya tala ngele iimeno otayi koko tuu nawa. Othayila ndjika ohayi dhindi oonte dhetango ndhoka dhina okuthika kiimeno. Ohayi longitha omipepo nomalamba oku etapo omudhingolokodhingi opo iimeno yi koke.

Oshikunino oshinene oshi na uutopolwa owundji wu na uukunomwa uushona. Aanilonga ohaye yi sile oshipwiyu taya longitha iilongitho yoomikunino nosho tuu. Evi etiligane oli li pokati kuutopolwa wuufola. Nguka omukalo gwa pumbiwa nogwa simana muukunino.

Ondunda ombwanawa yongonga yomwiidhi ya tungwa noodhopi dheloya. Oya kumbwa nomwiidhi gwa kukuta nomutse gwayo gwa kumbwa komunongo. Ondunda ngaashi ndjika ombwanawa momagumbo gaanafalama naanamapya, ngaashi okulala pethimbo lyuupyu nenge okutula mo iikunwa nonyama kaa yi ninge nayi. Oshoka meni ohamu kala mwa talala nawa.

Iikombo oyili yimwe yomiinamwenyo mbyoka ya simanekwa moNamibia onga eliko otayi adhika momahala ga yooloka moshilongo Namibia ngaashi oofalama nomagumbo ogendji gAawambo ngoka ya tala ko onga uuyamba eliko noyili iipu okumuna okuyelekanitha niinamwenyo yilwe .

Aanafalama oyu udha iilonga nesiloshipwiyu lyiniima ya yoloka ngashi iimuna yoongombe, oondongi, oonkambe nikwa mawawa ngashi oondjuhwa noombaka. Oohi odho dhimwe dhili dhomiitekulwa naamwenyo wo yomofalama mbyoka hadhi tekulilwa mokandama ketwapo nosamende, omeya haga tulwa meni etaku kwashilipalekwa kutya oka yela opo oohi dhikelelwe koomikithi nokombahiteli mo omuze oshizemo oshiwanawa.

Aanafalama ihaya longitha owala omipepo nomalamba gomeni lyomatungu oku kokeka iimeno yomafo omazizi, ashike ohaya vulu okukuna uuhilili mboka watalikako onga iikulya yina uundjolowele kaanafalama.

Aanafaalama ihaya kwandjangele owala nokukuna iimeno, ashike ohaya vulu woo oku kala niitekulwa namwenyo ngaashi oondjuhwa ndhoka hadhi vulu okutekulilwa mehala lya andjuka lyo enene ngaashi osaala, moka hadhi kala tadhi pelwa mo iikulya nokusilwa oshimpwiyu nelalakano lyoku eta po omayi nosho wo onyama .

Ehwiyu olya nambela koshitayi oshikukutu tali tala omudhingoloko gwalyo. Oshinamwenyo shika ohashi dhana onkandangala unene mokukwathele aanafalama mokusinda uunamwenyo wumwe uushona mboka hawu vulu okuhanagulapo iikunomwa. Eholokepo lyasho ewanawa oshoka ohali gamene oonzo dhuunamapya.

Okashina korobita otaka ende mosaala yokukuna iimeno ka kwathe miinakugwanithwa yomofaalama. Ohaka kuutumba muufoola wiilikolomwa tashi ulike nkene otekinolohi hayi longithwa momukalo gokukokeka iikulya momukalo tagu endelele. Omukalo nguka gopashinanena ohagu kwathele mokutalatala miikunomwa ngele ya pi noku endelelitha iilonga yomofalama yi kale iipu.

Oohi odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo hayi longo naanafaalama. Okutekula oohi ohaku pula esiloshimpwiyu lyakwata miiti ngaashi okoopaleka omundhingoloko nokudhi pa okulya noshowoo koombahiteli ndhoka tadhi vullu okudhi dhipaga noku shunitha oshizemo pevi.

Oohi odho dhimwe dhili dhomiitekulwa namwenyo yaanafaalama. Iinamwenyo mbika ohayi pumbwa esiloshimpwiyu lya kwata miiti nekwashilipako yuundjolowele mokuninga ngeika, aanafaalama ohaya vulu oku tula mo oonete dhomalwaala dha yoolola mo oohi ndhoka tadhi tekulwa dhi keelelwe kiilyani noshowo oku dhi pa iikulya mbyoka dha pumbwa oku pewa dhi koke tadhi endelele.

Aanafalama oha vulu oku falama niikwamawawa , ongundu yoombaka oondudhe nontokele oya gundu manena okandama komeya mofalama . Ombaka yimwe otayi yogo omeya nadhi oshoona otadhi ende kooha dhodhalate puna evi lya kaka.

Okutekula oohi ogo omukalo gopashinanena oku eta po iikulya momudhingoloko gwi ikalekelwa tagu patololwa. Ootenga oonene ohadhi udhwa omeya okutekula oohi odhindji oonshona sigo dha thiki ponkatu yontumba yokulanditha. Okufaalama huka ohaku longitha ominino nuudhinditho wontumba okukaleka omeya ga yela. Aaniilonga ohaya zala iikutu yontumba okuyeleka omudhingoloko, omanga taya kwashilipaleke nkene oohi tadhi koko.

Okatenda kokulala okazizi okayalwa kombanda yomwiidhi ka dhingolokwa komiti. Omuleko guna iikutu ogwa taakana pokati komiti tashi ulike aantu haya zi po mpoka. Shino osha kwata nkene omahala ga andjuka haga longithwa onga omalukalwa gopakathimbo, gaamboka haya longele nenge haya talele po omahala goofalama.

AaNamibia oyendji ohaya tekula oondjuhwa onga oshinamwenyo shomomagumbo. Uuna ihe ya mono aatalelipo ohaya vulu okudhipaga ondjuhwa nokuyitula iitowalekitho nokuyitula metiti onga oshikwatelwa momuthigululwakalo odhindji dhomoNamibia nokupa aatalelipo yawo yiihuvithe nawa.

Nguka omuukalondjigilile gwetekulo lyiikwamawawa mofaalama nomomagumbo. Oondjuhwa odha ndjanga nawa na odha silwa oshimpwiyu, tashi ulike okulonga nuudhigini neitulemo moofaalama onshona. Oondjuhwa odhi li momalwaala omatokele, omaluudhe nomandjimbi tadhi li iikulya mbyoka dha pewa. Ndhoka odho dhimwe dhomomikalo omuwaanawa aanafaalama taya uvulu oku eta po iikulya.

Aanafaalama ihaya kwandjangele owala netekulo nekoleko lyiimuna niikwamawawa, ashike ohaya tala wo keyete po lyiikulya ngaashi omatama ngoka haga tulwa oomwiidhi pomakota opo omutenya kagufike uunene, opo omatama kaga se nogakale neteyo enene nawa.

Kakela kokukuna iimeno pondje momutenya, aanafaalama ohaya vulu okulongitha othayila onene onde yopashinanena ndjoka hayidhindi omutenya ngoka guna okuthika kiimeno. Aaaniilonga ohaya vulu wo okweendamo taya tala nokukwashilipaleka ngele iimeno niiyimati oyahapuka tu nawa, nguka ogo omukalo goku eta po iikulya.

Etango otali ningine pehala lyaandjuka konima yiikogo noondundu. Opuna iihwa nomiti odhindji dhamena pehala, omudhingoloko gwatya ngeyi ohagu longithwa unene okulitha iinamwenyo nande okufaalama momahala gena evi lyakukuta. Otashi ulike ehala enene talu vulu okulongithwa mofaalama.

Embakumbaku embulawu ota li yalaka pehala enene li na evi li na omwiidhi. Oshilongitho oshikwawo osha kwatelwa ko opo shi tete, tashi gongele nokundumbaleka omwiidhi muundumba wuningile oshipu okuyuka. Omiti omizizi nevi lyasiluka oya gandja ehala lyofaalama lyoopala ta li monika nawa kohi yomutenya gwatsa. Nguka ogo omukalo gokulongekidha iikulya yiimuna nehala enene okukuna iikunomwa.

Omunafaalama otiimemeha eli pokandama kokutekulila oohi omanga ayelutha okanete kena oohi dhomwenyo, onete onene ombulawu oyaandjakana nomeya ndika eyuliko lyeteyo lyoohi konima yesiloshimpwiyu dhingi okweetapo ompito yiikulya momudhingoloko.

Nonando oohi dhimwe ohadhi ya nomvula, aanafalama ohaya longitha uunkulungu wawo oku eta po oondama dhoohi moka haya tekulile oohi dhomaludhi ga yooloka. Oohi dhika ohadhi tekulwa nomalalakano gokweeta po oshimaliwa noku eta po wo iikulya.

Omikalo dhingi oku tekela iimeno pwaana aantu tapu longithwa ominino dhomeya niilongitho oya simana oku kalitha iikunomwa ya hapuka nopu kala eteyo ewanawa. Uuna tayi tekelwa no kumona omeya ga gwana ohashi kwathele yi koke nendjangumuko unene pethimbo lyomvula itayi loko nawa. Oku longitha omikalo dhaazeko okwaandjakaneka omeya ohashi lundulula noku gamena uundjolowele wevi. Ekalekopo ndika lyoonzo nuukeka oshipatululo dhingi oka kala nofaalama tayi longwa nawa no tayi shi enditha nawa.

Ehwiyu osho oshinamwenyo shomiikwandhila shomeho omanene noonkondo nohashi ende unene ethimbo lyuusiku nelalakano lyoku kongasha shokulya. Ohali lili muule noshili oshitilithi ethimbo lyomutenya. Ohali nambele komiti.

Uungulu owundji uushona wolwaala lwa faathana owa thikama pamwe mokagunda kawo kekuma. Owa ndjanga nowu na uundjolowele, ano wa paluka wu li pehala lyawo lyokulila. Omutungilo ogwa kalela po esiloshimpwiyu dhingi netekulo lyiingulu mehala lya gamenwa.

Oku tekulilwa iikwamawawa mehala lya patuluka olyo omukalo omuwanawa oku kaleka omudhingoloko gwofaalama guna uundjolowele niizemo iiwanawa. Okugandja omahala niikuku kiinamwenyo yimwe ohashi kwathele yikale yina uundjolowele noyina oonkondo. Nguka omukalo gwasimana oku longitha moofalama moku kwatha evi likalepo . Oku kaleka omaludhi giitekulwa namwenyo ohashi pula oonzo niikwathitho yagwana oku mona iizemo tayi hokitha mofaalama

Ehuwi enene olya nambela koshitayi oshikukutu ta li tala omudhingoloko gwalyo. Oshinamwenyo shika oha shi dhana onkandangala onene mo ku kwathela oofaalama, moku sinda uunamwenyo wu mwe uushona, mboka ha wu vulu oku hanagula po iikunwamo. Eholokepo lyalyo ewanawa oshoka oha li gamene oonzo nuunamapya.

Namibia oye gumwe gomiilongo mbyoka ya yambekwa noonzo dhopaunshitwe naatalelipo taya zi kiilongo niilongo ohaya vulu okutalela po taya futu iimaliwa noku ondodha omeho gawo. Aakalimo yomoNamibia nayo wo oya manguluka oku enda mo noku ondodha omeho gawo ngele tashi ya poonzo ndhika dhopaunshitwe dhi li dha andjagakana noshilongo koombinga noombinga.

Kakele koohi dhoka hadhiya nomvula aanafalama oha vulu wo okutekula oohi muundama mboka haya etapo yoyene. Uundama mbuka woku tekulila oohi uuna wiiyakelwa koomikithi nenge koombahiteli dhontumba oohi ohadhi vulu oku kwata komukithi nenge dhise.

Ongombe onduudhe yatya omayala omatookele otayi napa nombili momwiidhi omule gwa hapa nawa gwa minikilwa kokamutenya. Omiti odha ziza dha dhingoloka ehala lyoku napa tashi eta ehala lya mwena nawa. Ndhika odho omikalo dhimwe moka aanafalama haya mono iisimpo iiwanawa ngaashi omahini nonyama yina uundjolowele.

Oshigunda shoongombe dhomalwaala nomalutu ga yooloka odha thikama moshigunda. Oyindji yomiinamwenyo iitookele, iiyokahi nuutotona uuluudhe, omanga yimwe iiluudhe ayihe nenge iindjimbi. Oya gongala pooha nongandjo yekuma yi na omiti omile omizizi.

Aantu yomapipi ga yooloka, uunona naakuluntu ota ya vulu oku yeleka omadhiladhilo gawo moku talela po omahala ga yooloka. Omahala gena oma kwiilika, uutaafula, uungwena nomizile oyo gamwe gomuyo, moka aantu taya vulu oku vululukilwa.

Omukulukadhi okwa thikama meni lyoshi kuku tala tala mondumba yoombaka. Iikwamawawa mbika yomalwonya gomalwala ga yooloka oya kalela okandambo okashona komeya gokunwa niiyaha yoku lilwa yili po. Shika osha ulike etekulo lyiikwamawawa mofalama onshona nesilo shimpwiyu lyawo.

Kakele kokufaalama nomalalakano gokulanditha muze oshimaliwa. Iikulya oyili yimwe yo momalalakano gaanafaalama . Iikulya ngaashi iithima yepungu mbyoka hayi vulu okuza mepungu ndoka hali kunwa, niinima mbyoka hayi zi kiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa noshowo omboga mbyoka hayi vulu okukunwa oyo yimwe yomiikulya mbyoka aanafaalama haya vulu oku etapo

Namibia ina yambekwa owala noonzo dhopaunshitwe oshali .Ohadhi eta omauwanawa aatalelipo taya zi kiilongo niilongo nomeni lyoshilongo. Oha yeya okutala omiti ndhoka dha pumba. Omamanya nosho oondundu dhomaludhi.

Iiyamakuti niinamwenyo yimwe yipawufupi oyasimana unene noonkondo momudhingoloko oshitukutuku shiipambele yiinamwenyo otashi hingwa kokaholondopate omanga ezimo lyoondjamba talyeendepo. Ehala olya kwatelamo ekango enene lyina omeya mpaka naampeyaka negulu lina iikongo mpaka naampeyaka shino otashuulike nkene aantu niinamwenyo haya longitha omudhingoloko pethimbo limwe.

Ombinga oyili ngamwe gomomahala ngoka ngasikilila Iinamwenyo niimeno mbyoka yapumba mokati kaantu, Oongalangombe, Ogoolo, Uusino noshowo Oonduli oyo yimwe yominamwenyo taya dhika mombunga nohayi hupile momeya ngoka hangadhika pomahala ngili kokule nomiti wo moka hayivulu oku gondja.

Aaniilonga yaali otaya sile oshimpwiyu ofaalama mosaala yiimeno. Omukulukadhi ota imemeha manga a kwata ekende enene kombanda yokandama kongonga. Omulumentu oku li mondjatha ontokele yuudhindoli a pampadhale mondaama yoohi okukwashilipaleka uundjolowele woohi, opo mu ze iizemo iiwanwa.

Okashina okawanawa kopashinanena otaka fulu mevi muule mokakunino opo kalongekidhile etsiko lyuumeno uushona uudhidhi. Omuniilonga okwazala omatyuptuta opo igamene ku kehe shoka tashi vulu oku kala oshilyani nenge oshiponga tashi zi koka shina ethimbo olyo tuu ndika lyiilonga.

Oohi odhi dhimwe dhili dhilomiitekulwa namwenyo yaanafaalama, okudhi tekula aantu ohaya vulu oku tunga uundama wekuma nenge oku fula omalambo mevi e taya tula mo uuthayila opo nawa muye omeya. Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi pumbwa esiloshipwiyu nekwashilipaleko lyuundjoloweleopo kaadhi se.

Aanafalama naanamapya mboka yena omapya gometa onenene ohashi yaningile oshidhingu oku tekela iimeno yawo pethimbo limwe. Uumbakumbaku wahumbata omeya owo wumwe womomiikalo dhoku tekela iimeno yawo peha lyoku tegelela ashike omvula, pamwe yo yimwe tayi sipo opo yikoke tayi endelele nopethimbo limwe.

Aantu oya kuutumba kondeyina onde ndjoka ya taalela mefuta onene embulawu kya gundjila. Ombinga onene yombuga oya tsakanena nomeya. Omakuthikuthi omashona otaga idhenge kontuntu yevi endjimbi . Omudhingoloko nguka guukwatya wapumba otagu ulike mpoka evi lya kukuta nefuta hayiyi kumwe, naantu ohayeya ya yeleke omadhilaadhilo gawo noku vululukilwa mpoka.

Oshigunda shoongombe dhomalwaala nomalutu ga yooloka odha thikama pamwe. Oyindji yomiinamwenyo iitookele niiyokahi nuutotona uuludhe, omanga yimwe iiluudhe ayihe nenge iindjimbi. Odha gongala pooha nongandjo yekuma li na omiti mizizi. Mbika oyo yimwe miitekulwanamwenyo yaanafaalama.

Kakele kokukuna iimeno mongalangala yomutenya aantu ohaya vulu oku longitha osaala yayela yopashinanena, moka aaniilonga haya ende taya tala iikunomwa nuukeka nkene ya hapuka. Osaala ndjika ohayi dhindi oonte dhetango ndhoka dhina okuthika kiimeno no hayi longitha omalamba nomipepo opo iimeno yi koke yo yi etepo iikulya.

Omunafaalama okwi ipyakidhila mokandama kokutekulila oohi opo akwatwemo dhimwe nonete. omilavalava dhili kooha dhonete odhameleka mpoka yahulila. omiti niihwa oyamena handiya yokadhiya kohi yegulu kalina nande oshikogo shimwe. nguka omukalo goku etapo iikulya maanafaalama .

Evi lina uundjolowele nomapya omanene omawanawa oku kuna iikwamboga yoshigwana. Iikunomwa mbika ohayi kunwa moofoola oonde dhuukilila opo iimeno yi pashukile omutenya. Esilo shimpwiyu lyayo ohali kwashili paleke kutya iikunomwa ohayi kolo no tayi ilongekidhile eteyo. Okufaalama ko mondjila ngeyi ohaku etapo iikulya noku kwatha aantu ya kale nuundjolowele.

Aalumentu yatatu oya kalela okandaama kokupungula nenge kokufalama oohi dhomwenyo. Omeya ohaga tulwa mo okudhi kaleka nomwenyo no dhaa ha se. Nguka omukalo hagu ningwa nelalakano lyoku dhi landitha nayilwe. Okakuma ohala tungwa ka kola nosamende opo omeya gaa pwinemo.

Uuyelele wetango lyongula otali minikile okupitila mongundu yomilunga omile, tali yeleke pehala lyokuvulukilwa lyo pondje. Omashako omanene gokukutumba niipundi oya yalwa pofulula yoshipilangi, tashi gandja ehala lyokukutumba popepi nomiti nomeya. Oondunda dhoomwiidhi odha ilandula kokule kashona nomizile, tashi ningi ehala alihe onga lyo pambili nevululuko moofaalama mesiku lyomutenya.

Kakele kiitekulwa namwenyo yimwe, Oohi odhili wo dhimwe dho miitekulwa namwenyo mbyoka aanafaalama taya vulu oku longa nadho. Oondama ohadhi longithwa oku tekulila Oohi, muna omeya, ashike oku keelela oohi dhika kiilyana ohaya vulu oku tula mo oonete oozizi.

Okutekula oohi ogo omukalo gwopashinanena tagu vulu oku etapo iikulya tashi ningilwa momudhingoloko gwiikalekelwa tagu patololwa. Ootenga onene ohadhi udha omeya oku tekula uuhi owundji uushona sigo wathiki ponkatu yoku landithwa. Oku falama huka ohaku longitha omiinino nuudhinditho wontumba woku kaleka omeya gayela. Aanilonga oha zala ondjakete ombulawu oku kaleka omudhingoloko gwayela omanga ta tala nke oohi dha kokoka.

Nonando aanafaalama yontumba taya longo nuudhiginini ya tekule oohi moondama ndhoka haya vulu okuninga moosamende nenge taya fulu omalambo taya tula mo oothayila nomeya, ohaya tsakanekwa komaudhigu. Omaudhigu ngaka ohaga etwa koombakiteli niiyagaya mbyok tayi vulu okutukila momeya tayi zi shaa mpoka nohashi eta oohi dhi kwatwe komikithi e tadhi si.

Aanafaalama naanangeshefa mboka yenasha nokutsika omiti noku dhi sila oshimpwiyu ,ohaya tsike omiti dhili momikweyo dhi ilandula ngaashi omambanana. Omambanana ngaka ohaga tsikwa nee ga ilandula noku tekelwa momukalo gwa ikalekelwa, ngaashi omashina ngoka nenge oominino ndhoka hadhi tekele dha yamo meni lela.

Ootenga onene dhomeya odhu udha omeya moka oohi odhindji tadhi mbwindi. Oohi otadhi inyenge nawa tadhi eta omakuthikuthi nenyopito momeya. Ngoka omukalo gwaanafalama oku tekula oohi mehala lya patololwa. Omukalo nguka ohagu etapo ompito yiikulya neyambulepo lyoofalama dhomomidhingoloko.

Ongundu yaayuli yoohi ohayi longele kumwe okukuthamo oohi ondumba ndhoka hadhi kwatwa momeya. Ohaya longitha oonete hadhi udha oohi, tashi ulike e etepo lyiikulya tayi gwanene konyala kehe gumwe. Nguka omukalo gwopamuthigululwakalo gwokukwata oohi, naaatu ohaya vulu okudhi kwata nomalalakano gokulya nenge gokulanditha. Ndika ohali kala eteyo enene.

Okuti ta kumonika nawa kuna omiti omile nomifupi omizizi, odhi li pooha nondundu yi na ekololo. Aanafalama yamwe otaya iyadha yeli gatya ngeyika, ano gena omawuwanawa nomawuwinayi.

Aanafaalama yokutekula oohi ihaye dhi kaleke mo owala sigo osigo, ihe ohaye dhi kutha mo. Ohaye dhi kutha mo nonete nomalalakano goke ke dhi landitha po uuna pamwe dha ninga mo ethimbo dha kulupila mo nenge uuna taya tula mo omeya gamwe ga kala mo ga kaka, oshoka otaga vulu okukala ga humbata oombakiteli nomikithi.

Oondjuhwa dhomwaalu gontumba dhomalwenya gomalwaala gayooloka odha gongala pehala lyomwiidhi omuzizi. Odha ipyakidhila tadhi li pevi pooha nomiti dhontumba ominene netungo lyofaalama. Nguka omukalo gokutekulila iikwamawawa momahala goofaalama oonshona nenge oonene nelalakano lyoku eta po iikulya nenge oku eta po oshimaliwa.

Konima aanafaalama ya tekula oohi dhawo nawa nuukeka muundama dha keelelwa komikithi oshowo koombahiteli, ohaa mono mo eteyo ewaanawa lyoohi oonene dhoka taya vulu oku landitha yi imonenemo iimaliwa noshowo omauwanawa gontumba.

Aanilonga oyendji oyeli meno lyoFabilika yiipyakidhila nokulongekidha oondumba dhoongala oya zala oondjatha ozizi dhegameno niilapi komutse yathikama popepi niitafula. Oongala otadhi mangelwa moombapila dhomakaki noku tulwa momapakete opo dhiye mpoka tadhi falwa okukalandithwa.

Uunafaalama ohawu etelele iilongadhalwa yontumba yokuyambula po omidhingoloko. Okapale kokangwena otaka longithwa okuza nokuteleka pooha dhomiti omile noongala oombwanawa. Oshitukutuku shi na okatala osha kankama kohi yomuzile tashi ulike nkene oofaalama tadhi vulu okulongithwa kaanafaalama oku iyuvitha nawa. Oludhi nduka luukwafaalama ohalu kwathele anafaalama yi imonene okamaliwa, omanga taya kwashilipaleke esiloshimpwiyu lyoofaalama.

Uuyuni owa huma komeho onghene aanafaalama ota ya kambadhala omikalo adhihe ndhoka taya vulu oku longitha oku etapo iikulya. Oku kuna meni lyetungo taku longithwa omalamba nomipepo oku kokeka iimeno . Odho dhimwe dhomomikalo ndhoka aanafaalama haya longitha kakele ko ku kuna pondje mpoka puudha ombepo nomutenya gwa meme.

Omikweyo dhiikwamboga yomafo omazizi oya mena ya hapuka mepya enene lya andjuka, omanga egulu lya yela. Iimeno oya kunwa nawa nuukeka moikweyo dhu ukilila mofaalama. Omiti nenkolo lyofaalama oyi li kokule kashona niikwamboga, otayi gandja ehala lyombili nolya gamenwa okukunwa nokukokekwa iimeno.

Aantu ohaya longele kumwe momeya omale opo ya kwate Oohi noonete. Yamwe ohaya thikama koontuni omanga yamwe yeli momeya nonete ta yeyi nanene koontuni opo ya kuthe mo dhoka ya kwata po. Elongelokumwe ndika olyo dhingi moku sila Oohi oshimpwiyu muundama wo momudhingoloko opo ya kwate oohi dhomwaalu gwa pama uuna dha koko. Nguka omukalo go kwiinyenga ngoka gwa pumbiwa oku eta po iikulya mo mudhingoloko

Ondjima onduudhe yomafufu omayokahi kashona moshipala oya tala nuukeka. Omeho omashona ashike omaluudhe. Omwiidhi niimeno oyindji oya mena tashi ulike omidhiingoloko guushitwe. Ohayi adhika unene pooha nomahala goofaalama moka hayi vulu oku yonagula iikunomwa nomiti dhiiyimati.

Aanafaalama oyo aantu mboka yena omapya goometa odhindjidhidji, niikunomwa yawo oha yi kala ya andjakana pehala opo tuu mpoka. Oku yi tekela ohaya vulu oku longitha ominino dhomeya, dha taandela kombanda yiimpungu, tadhi tutike kehe mpoka pwa kunwa opo iimeno yawo yi tekelwe, kaaya tegelele owala omvula, oshoka ohaya vulu oku kuna no mokwenye.

Aakwashigwana yomomudhingoloko oya gongala ya konene okandaama okanene kokutekulila oohi. Onete oya siikila kombanda okugamena oohi tadhi tekulwa komikithi nokoombahiteli. Kehe gumwe okwa zala oshikutu sholwaala lwi ilile, shika otashi ulike nkene elongelokumwe tali vulu oku eta po iikulya momukunda aguhe.

okuteya oohi oko oshilongadhalwa sha simana mehala eshona lyokufaalama oohi. Aalumentu yontumbataya longele kumwe okukutha mo oohi dhOshiwambo mokandama okanene koohi. Otaya longitha iiyaha ya yooloka okutoola mo oohi momeya omashona lela. Nguka omukalo omupu oku eta po oshimaliwa nokulya koshigwana mono hamu zi iitungithi ngaashi oproteina.

Omikalo dhingi oku tekela iimeno itaapu longithwa ominino nenge iilongitho yilwe odha simana, oku kaleka iikunomwa ya hapuka, nopu kale eteyo ewanawa. Uuna ne ta yi tekelwa nawa noku mona omeya ga gwana oha shi kwathele iimeno yi koke, nendjangumuko unene pethimbo lyomvula ita yi loko nawa. Oku longitha omikalo ngaashi oku andjaneka omeya ohashi lundula noku gamena uundjolowele wevi, ekalekepo ndika lyoonzo nuukeka oshipatululo dhingi oku kala nofaalama ta yi longo nawa nota yi shi enditha nawa.

Okutekula oohi ogo omukalo gopashinanena oku eta iikulya momudhingoloko gwi ikalekelwa tagu patololwa. Ootenga oonene ohadhi udha omeya okutekula uuhi uushona owundji sigo wa thiki ponkatu yontumba yokulandithwa. Okufaalama huka ohaku longitha ominino dhomeya okukaleka omeya ga yela okuleka oohi. Aaniilonga ohaya zala oondjakete oontookele okukotokela omudhingoloko nokugu sila oshimpwiyu, opo ya tale nkene oohi tadhi koko.

Okutekula oohi mokandama okashona oko omukalo omupe omuwanawa oku eta po iikulya nokuyambula po ofaalama yondondo yopevi. Okulongitha okandama kekuma okutekula oohi ohaku eta ehala ewanawa mokukonenena ekoko nuundjolowele woohi nuupu. Omukalo nguka gopafaalama ohagu gandja oovitamine hadhi gandjwa koohi, omanga taku longithwa owala ehala lya ngambekwa okuhwahwameka etekulo lyoohi miilongadhalwa iikwawo omunafaalama ohashi eta ompito ya patuluka noku eta po oshimaliwa monakuyiwa.

Omugundjuka ota pe oomaka dhilye dhoka dhili momalwaa gayoloka, omaluudhe nomatookele. Dhili pehalandjandja puna omwiidhi. Nguka omukalo ndjiigilile gwetekulo lyiikwamawawa moofalama nomomagumbo. Oombaka odhandjanga nawa nodha silwa oshimpwiyu. Tashi gandja oku longa nuudhiginini neitulemo moofalama onshona. Omutenya na esiku lyoku kwashilipaleke ngele iiinamwenyo oyina uundjolowele noya pewa okulya.

Egumbo ewanawa olya tema omalamba nootalapa dha longwa moshipilangi niitenda wo, omanga egulu lya mbulaula kwa fa kwa toka ko ku na wo noonyothi. Ngaka ogo gamwe gomomauwanawa gokukala omukwashigwana ha longo nuunafaalama, oshoka oto vulu okutunga egumbo lyoye lyongushu mokuti.

Omahala gena uungwena nethimbo limwe kuna wo ongandjo ogo gamwe gomomahala geli gasimana momidhingoloko. Aantu yomapipi gayooloka, aakuluntu nuunona ohaya vulu okulongitha omahala ngaka okuvululukilwa nokudhana wo, ohaya vulu okukala po taya nu sha nenge taya li sha.

Aanafalama ohaya tala kiilongo ya yooloka ngaashi okukuna iimeno nokutekula iinamwenyo. Oondjuhwa odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo nodha pumbwa esilo oshimpwiyu lya kwata miiti oshoka ohamu zi omayi noshowo onyama.

Onete ombulawu onene yokukwata oohi oyi li mokandama kokutekulila oohi. Onete oyi lile mo okukwata mo oohi ndhoka dhi li mokandama onga eteyo lya gwana noku eta po iikulya. Ogo omukalo ngoka iitekulwanamwenyo oyindji hayi iyadha uuna ya thiki ponkatu yontumba ya tegelelika kaanafaalama, opo yi ninge eteyo.

Aanafalama yamwe ohaya tekula oohi onga iitekulwa namwenyo yawo moka hafulu omalambo taya tulamo oothayila , omeya noohi. Opo oohi kadhise kompina othayila ohayi yalwamo. Ohaku keya nee aantu taya dhindiko iiyagaya noombahiteli dhokatadhi vulu okwe etitha oohi dhise nodhi kwatwe komikithi.

Oshikunino shiimeno yomaludhi oshi ipyakidhila omanga omikweyo dhuumeno uushona tawu kokele muunayilona woku kuninwa. Aantu otaya sile oshimpwiyu iikunomwa yomomudhingoloko gwa dhingolokwa komiti niihwa. Oshikunino shika otashi longo kombinga yuunshitwe notashi longo iimeno yina uundjolowele. Okukuna uumeno mbuka ondunge ombwaanawa oku yambula po omudhingoloko noku e ta po iikulya monakuyiwa.

Omalambo omanenegeli mevi oga tulwa oothayila oonduudhe oku etapo oondama dhokutekulila oohi nenge ehala lyokulaleka omeya. Oopala niiti ohayi kwathele omalambo ngaka gadhingolokwa komiti omizizi. Eholokepo ohali longithwa unene mokufalama oohi nokukaleka omeya giikunomwa, tashi ulike omukalo omupu gokukwata nawa omeya moofalama.

Uuna aanafalama nooyene yomagumbo ya tekula iitekulwanamwenyo yawo nokulonga iilikolomwa yawo, shika ohashi vulu oku ya etela iikulya poshitafula. Onyama yondjuhwa, iithima mbyoka hayi zi mepya lya longwa kaanafalama nooyene yomagumbo niigwanga mbyoka hayi liwa ngaashi omboga, oyo yimwe yomiikulya mbyoka hayi palutha aantu, ya longwa noonyala.

Oofaalama dhimwe oonene, onkene aantu ihaya vulu oku tekela iimeno kooshimwe nooshimwe sigo otaya mana. Aantu ohaya longitha nduno ominino dhomeya, ndhoka ha dhi yalwa miimpungu yiimeno tadhi tekele noku tutika poshimeno kehe Opo yi koke tayi endelele noyina uundjolowele oshoka poompito dhimwe omvula ihayi loko nawa.

Ombautu yopokati yoshinanena oya kaama negundjilo momulonga. Tashi ulike ehala lyuukwatya wa pumba okukotokela iipambele yiikwameya. Omutungilo gwayo ogu na iipilangi nokatala kiitenda. Oomwiidhi odha mena momeya kohi yegulu lyaa na iikogo. Ombautu ndjika oya kalela po omukalo dhingi okulongela momudhingoloko ogo tuu nguka, omanga omo to zi.

Meni lyosaala ya yela yopashinanena iimeno iizizi yomithika dhi ivule omo hayi kokele. Aaniilonga ohaye ende mo ya kwashilipaleke kutya oya hapuka nawa. Oofaalama ndjika ohayi longitha omalamba nomipepo oku eta omudhingoloko dhingi, opo iimeno yi koke. Ogo omukalo gwa yogoka nogwa longekidhwa oku eta po iikwamboga niiyimati momukokomoko gomvula.

Ondumba yomagumbo omale kashona gakumbwa nomwiidhi odhili pehala pwa nika omamanya. Oontee dhetango odha tosha omwiidhi dhoka dha kumbithwa nookindundu dhomamanya. Ehala ndika olya dhingolokwa komudhingoloko omunene gwaana omagumbo. Tashi ulike omagumbo omanene goofalama goku za.

Ombuga oyili ehala ndyoka hali zi iinamwenyo mbyoka yomaukwatya ga yooloka no kayishi yomokati kaantu. Oondjamba, oongalangombe nosho wooosino dhoka dhili koshilimbo shoshilongo. Oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka tayi adhika mombuga nohayi hupu momikalo dhayoloka.

Uunafalama ohawu ya nendjango nesilo shimpwiyu lyakwata miiti. Opo kehe shimwe shi kale shili pehala wu mone iizemo iiwanawa. Embakumbaku ohali longekidha nduno epya li kuthemo oomwiidhi niigwanga ayihe tuu niihwa tayi vulu oku kala oshikambakani mekuno lyiikunomwa.

Welwitchia, oshimeno shongushu, uuyamba wa Namibia mboka. Shi na omidhi omile, hashi dhi hupitha nomombuga yaNamibi, ndjoka ya dhipaga iikwawo. Otashi adhika wo nokoshilimbo shaNamibia.

Namibia oshilongo sha yambekwa niinima ya yooloka. Iinamwenyo yomombuga oyo yimwe yomuyo. Ongolo oshinamwenyo shafa ondoongi shina omayala oma tokele nomaluudhe hashi adhika mombuga. Uuwanawa washo otowu mono ngele dhiilamba nookwawo tadhiya okunwa omeya nokagele mombuga.

Uuna iilya ya tewa ohayi yungulwa , uuna ya yungulwa akulukadhi naakadhona yaawambo ohaya kutha oontungwa noku tameka ta yele taya longitha ombepo .Iilya mbika ohayi pungulwa momashisha opo yiningilwe oku kalya konale